Nxa sinanzelela kakhulu kuzitho zethu zomzimba izandla yizo ezisebenza kakhulu lapho ezibamba khona zibamba okutshiyetshiyeneyo. Lokhu esikubambayo ikakhulu esikufaka emlonyeni njengebantwaneni lokhu abakubambayo kuhle kuye emlonyeni. Ngakho kuqakathekile ukubana izandla zethu zihlale sihlanzekile sizigeze kakhulu sizigeze ngesepa.

Imikhuhlane eminengi ezayo kumele siyinqabele sihambe besiyahlolwa izikhathi zonke ukuze siyelaphise ingakamemethiki emzimbeni. Imikhuhlane enjengabo khensa kumele sihlale sibekwazi ukuthi siminjani, imikhuhlane enjenge ingculazi kumele sikhangele ukuthi simi njani ukuze siyelapha kusesemasinye.

Ukuvikela abantwana emkhuhlaneni kuqakathekile. Kuyakhuthazwa abazali abalengane ezincane ukuba babe bevakatshela ekilinika izikhathi zonke, balandele izixwayiso abayabe bezinikwa ngomongikazi ukwenzela ukuvikela abantwana emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Kubomama abatsha kanye labasebekhulile, nxa ukwazi ukubana ulengane, singesabi singanqabeli ukuyathontiselisa abantwana. Umntwana athontiselwe kuze kufike leyo mnyaka okumele abelayo ngoba siyabe simncedisa ukuze simuvikele emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Imikhuhlane eminengi kumele siyenqabele kusesemasinyane ingakamomotheki emizimbeni yethu. Kuyatholakala, sihlala njalo sixhwayiswa kufakwa njalo ezigxingini zethu ukubana asihambeni siyehlolwa ikhensa, siyehlowa ingculaza, siyehlolwa obp, kodwa hatshi asilaleli.

Imizimba emikhulu kakhulu kumele siyenqabele ngazo zonke indlela ngoba iyaletha imikhuhlane eminengi nengi etshiyeneyo ehlanganisela utshukela lenhliziyo ngakho , siyakhuthazwa kakhulu ukubana siyenqabele leyi mikhuhlane ngoku exerciser langokudla ukudla okufaneleyo.

Kuqakathekile kakhulu ekukhuleni komntwana ukubana nxa sixwayiswa ngomongikazi silethe abantwana ukuze bazohlatshwa amajekiseni esithi thina yi iimmunisation. Abazali abanengi ikakhulu abatsha balokudangala njalo lokungakhuthaleli ukuya esibhedlela, lokhu kwenza umntwana ecine esengenwa yimikhuhlane engafanelanga ukuba imngene.

Yona ijekisani ibuhlungu bantu! Kuzwa ubuhlungu ingane, kuzwa ubuhlungu abatsha, kanye labadala kubuhlungu, kodwa into eqakathekileyo ngayo, yikuthi iyelapha. Iyasivikela emikhuhlane etshiyetshiyeneyo, njalo iyelapha imikhuhlane esesivele sesilayo.

i COVID 19 ngumkhuhlane owasizwisa ubuhlungu kakhulu ngumkhuhlane owasithathela izingane wasithathela abadala bethu wasithahela kanye lezihlobo labangane wababuhlungu kakhulu lowo mkhuhlane siyathemba kodwa siyabonga abaphathi bakahulumunde ukuba basinika izixwayiso zokuvikela sithemba ngokunjalo loba ingabuya siyabe sesikwazi okokwenza

Kubalulekile kuqakathekile kakhulu ukubana omongikazi bafundise kabanzi ngendlela zokwelapha abantu ngoba yibo ababambe impilo yabantu kubuhlungu kanganani ukubana umuntu othi begula usesetshenziselwe umuthi ongasuwo ngokunjalo kubalulekile ukuthi bahlale bekwazi

Sibonga abaphathi bezempilakahle ngalokho abakwenzayo ukubana bahambe, bayaletha omongikazi endaweni ezitshiyatshiyeneyo ukuba abantu bazohlolwa imikhuhlane etshiyeneyo. Lokhu kwenza benqabele imikhuhlane leyo kusesemasinyane, bathole usizo kusese masinya.

Kuyathabisa njalo kubalulekile ukubana abantu bafundiswe ngendlela ezitshiyeneyo zokuzivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo enjengabocancer lokhu nxa sukwazi ulayo ukuyelapha isese isaqalisa ngoba ukwelapha isihlalile kwenza ukuba abantu bagcine kufika esikhathini esingayisiso.

Isikhathi se COVID 19 kwakuyisikhathi esinzima kakhulu. Kwakuyisikhathi lapho esasingabonani khona lezihlobo, isikhathi lapho esasihlala ndawonye kodwa kube lokwehlukana phakathi, lesiskhathi sabanzima kodwa siyabonga uhulumende wasincedisa ngezeluleko okumele sizilandele ukuze iCOVID ingasibambi.

Akulamuntu ongesabi ijekiseni. Ijekiseni ingumuthi, iyelapha izifo ezitshiyeneyo, loba ungabe ugula umkhuhlane onzima kanganani, kodwa ubuye uthi nxa uyihlatshwa hatshi uzizwe usukhululekile, kodwa abanengi bayayesaba.

Kuqakathekile kakhulu ukubana sivikele imikhuhlane eyehlukeneyo kubanga elincane ukwenzela ukuthi loba sesikhulile imikhuhlane leyo iyabe ingekho kumbe inganene ngokunjalo kuyakhuthazwa abasesebatsha ukubana sihlole imikhuhlane engasehlela kusesemasinyane .

Kuyathabisa njalo kuyajabulisa kakhulu ukuthola intsha isiyazihlola ngemkhuhlane etshiyeneyo. Lokhu kuyanqabela, kuyenza ukubana uhle uvikele umkhuhlane usaqalisa, ukwenzela ukuthi nxa usumnengi uzehluleka ukuwulapha, uyabe usuzakukhathaza.

Kuhle njalo kubalulekile ukubana omongikazi lamadokotela bazivikele emkhuhlaneni eminengi ethelelwanayo. Ukuzivikela lokhu kuyabenqabela ezintweni ezinengi .Ngokunjalo abayale lokhe bephiwa lokho okokuzivikela ukuze bengatholi imikhuhlane ezibhedlela.

sibonga ama organisation abona ngabantwana asebekwenzele kwabalula ngokubanika ukudla okutshiyatshiyeneyo okwenza imizimba yabo ihlambuluke njalo ihlanzeke lokhu kuyenqabela emikhuhlaneni etshiyeneyo

Kukhona esikuthi thina yichild abuse. Kubuhlungu kakhulu abantwana abazintandane labantwana abasuka ebazalini abahawulayo ngoba kulabo ababasebenzisayo babasebenzisa ngocuku olubuhlungu. Umgqomo kumele uthwalwe ngumuntu oseqeqetshile osekhulile uthwaliswa umntwana omncane kubuhlungu kangaka. Nxa kunjalo hatshi asigcineni abantwana kuhle.

UHulumende sekwenze kwaba lula njalo kwabaluleka endaweni ezitshiyeneyo emakhaya kanye lasemadolobheni. Amanzi ayandise ukuhlupha khathesi abantu sebethokoza sebejabula ngokuthola amanzi endaweni ezitshiyeneyo lokhu kuyajabulisa impela emadolobheni loba amanzi engaphumanga awekhansilini ezibholaneni asegcwele sebethokoza ngalokhu.

Siyabonga bomongikazi, siyabonga bodokotela ngosixwayisa ngokusitshela langemiti etshiyatshiyeneyo, lokuthi isetshenzwa njani, lokuthi igcedani, sesilaphekile kuhle kahulu. Labazali bayalapheka siyabadingela imiti, oqolo sebegcono inyawo sezigcono.

Abantwana bayakhuthazwa ukuthi banathe amanzi ahlanzekileyo. Amanzi angahlanzekanga aletha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Njalo kumele sibaqaphele bengadlaliseni amanzi ngoba amanzi ayimpilo. Aqakathekile kumele sikhangele ukubana impompi zethu zihlala zivaliwe zingachitheki amanzi.

Wona amanzi aqakathekile kakhulu aletha injabulo ,ayimpilo yethu. Asiwalondolozeni kakhulu, sibonga njalo abaphathi bendawo ezitshiyeneyo, uHulumende ngokusilethela izibhorane ezindaweni ezinengi. Inengilethu hayi amanzi asegcwele kuyo yonke indawo.

amanzi yimpilo kungekho amanzi ngeke saphila kuyathabisa njalo ukubana indawo ngendawo sezithole amanzi kusuka ezibholaneni emigodini kuyathabisa lokhu kakhulu njalo kwenza kuhla kuhlanzekile lapho esihlala khona nxa kulamanzi

Sibonge abathunywa be world vision labo asebeguqukise impilo yabantu ngedlela ezitshiyetshiyeneyo ekudleni awu abantu bayathokoza kakhulu akusela umuntu ongathi ngihamba ngingadlanga labantwana bayakuthakazelela kakhulu ngoba lesikolo sebehamba besuthi bethe nti

Umkhuhlane wekhensa ubuhlungu kakhulu so sithathela abazali bethu sesithathela izihlobo labangani kubalulekile ukubana abantu bawuhlohle ungamemetheki emzimbeni ngoba nxa sumemethekile usunzima ukwelapheka lokutshisa umzimba kucina kungasancedi lutho asifundei ukuya hlolwa

Kuqakathekile kakhulu ukubana indaba zempilakahle zifinyelele bonke abantu . Abafisa ukutesta igazi, abafisa ukuthesta i BP, kanye labo cancer, sebenzelwe kwabalula. Ama organisation amanengi siyawabongela, ngoba athesta kunjalo kungela mbhadalo.

Omongikazi bethu bayasinceda kakhulu endaweni ezitshiyeneyo ukuselapha kungekho omangikazi asikwazi ukuthi ngabe siyenzani nxa uhambe lomtwana engezwa bayasamukela kuhle kuyindaba singezwa kahle thina bayasamukela kuhle lokhu kuyindaba ethabisayo kakhulu

Akula sikhathi esinzima kakhulu njengesikhathi sokugulelwa, leso sikhathi sibuhlungu kakhulu. Isikhathi esinengi siyagulelwa singela mali ezandleni ngoba ukugula lokhu kubuya singalindeli. Kubuhlungu kakhulu ukugulelwa.

Indaba zempilakahle ziqakathekiswa ukubana zihlale zikuthazwa izisikhathi lezikhathi ngoba lapho phela okubajwe khona Impilo yethu. Kubalulekile ukuthi abantu babefundiswa ngendlela zempilo ngendlela zempilakahle ukuze silondoloze intsha yethu silondoloze abantwana silondoloze abadala silondoloze sonke nje jikelele.

Kunengi kakhulu okudida ingqondo zethu kusukela kwabatsha kusukela ebantwaneni kwanye lasebadaleni minengi syabonga kakhulu abaphathi kanye labezempilakahle asebesilethele abantu amakilinika lapho okutholakala khona abantu abakhansilini sesincedakala kakhulu.

Kuyajabulisa kakhulu ukuthola umuntu ebonotheka ngoba ukubobotheka kuletha konke nje yonke injabulo kukuvikela emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo kuyakhuthazwa kakhulu ukubana nxa sesibobotheka siqeda lonke udubo asihlekeni sibobotheke izikhathi zonke.

Ukulahlekelwa zingqondo kuyinto ebuhlungu kakhulu, kubabuhlungu kulowo olahlekelwe zingqondo, kubebuhlungu ebazalini, kubebuhlungu njalo ezihlotsheni, kumele kwenqatshelwe ngendlela ezitshiyeneyo ukuze kungatholakali ebantwini.

Isikhathi sokubeletha yisikhathi esihle kakhulu, kodwa kube yisikhathi esesabisayo. Ngoba lapha phela ngabantu ababili okumele behlukaniswe. Nxa uqeda ukuhamba ingane yakho ,uzwa ulokuthokoza, ubonga kakhulu. Siyabonga njalo uMdali, ngokusinika leli thuba, ngokusinika abantwana ezandleni.

Kuyathabisa njalo kuletha injabulo enkulu, ikakhulu kubobaba bethu. Ngenxa yokuthi sebethola labo ukuba bakhangele oBP, otshukela, okutshiyatshiyeneyo. Lokhu kwenza bavikele imikhuhlane isaqalisa.

Sibonga abaphathi bamazwe kwele Africa hayi okuhle kuyabukwa okuhle kuyanconywa. Indlela esekwakhiwa ngayo izibhedlela Kanye lamakilinika. Kudala phela thina sasikwazi lokho sasikubonela ebalungwini kodwa okwakhathesi hayi lathi sikhona.

izibhedlela lama kilinika sokukunengi kakhulu osokuthokozisa uzulu wonke. Lo la lo usesenelisa ukufinyelela lapho aseduzane lakhona. Loba kungaba lomkhuhlane ekhaya hatshi sokulula kithi ukuba sesifinyelela izibhedlela.

Indlela okufakwa ngayo imibheda yezibhedlela ibuhlungu kakhulu ngenxa yokubana bacina beseduzane lamaduzane okokuthi loba lingela mkhuhlane efanayo ucina lithethelelana kuyakhuthazwa ukuthi ngabe kuyaba lesocial distance esikubiza ngesikhiwa

Kuhle kakhulu njalo kuyanconywa ukuba kutholakale amakilinika ayenza okouhamba abizwa kuthiwa ngamamobile clinics. Lokhu sokuncede abanengi kakhulu, ikakhulu kubomama ukuze bathole into ezinjengamajekiseni, amaphilisi okuvikela ukuzithwala kanye labantu abangezwa kuhle abakhatshana lezibhedlela lamakiliniki kuyabanceda kuyabasiza kakhulu.

kuyajabulisa kuyathokozisa kakhulu ukubana kathesi abantu sebekwanisa ukubona iBP yabo imi ngaphi kunengi phela okuhlukumezayo empilweni, ukugula ukufelwa ukugulelwa kubuhlungu kakhulu ngakho kuqakathekile ukuhlala sisiya hlolwa ukuze skwanise ukunqabela izinto ezinjengabo B.P.

Sibonga abaphathi bezempilakahle jikelele abenza kube lula ikakhulu ebantwini abazithweleyo ngokusilethela imaklinika lezibhedlela eziseduzane njalo zihlala zihlanzekile , lokhu kuyajabulisa kakhulu kwenza uzulu kube lula kuye

Abazali bethu balemicabango etshiyeneyo isikhathi lezikhathi lokho kucina kubangela imikhuhlane etshiyeneyo enjengabo khanda kuqakathekile njalo kubalulekile ukuthi nxa esesizwa sokunjalo agijime aye esibhedlela kumbe anathe amanzi amanengi kakhulu kodwa esibhedlela yikholapha anikwa khona lokho okuthulisa ikhanda.

Siyababonga abakhulu bezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eselenze kwabalula emuntwini wonke ngokusakhela amakilinika kanye lezibhedlela lapho esifinyelela khona, kuyajabulisa lokhu.

Izibhedlela lamaKilinika aseyakhiwa kuhle kakhulu kudala sasikubonela kwabelungu kodwa okwakhathesi hatshi siyababonga kwabezempilakahle ngoba sokwakhiwa izibhedlela ezinhle kakhulu othi lawe nxa usibona uzwe uthakazelela loba nje ungakholisi ukugula kodwa siyalibongela ngakhonokhu

Siyabonga kakhulu abaphathi bezempilkahle, bayasifakela amanzi okugeza duzane lezambuzi. Lokhu kwenza labancane besuke ezambuzini bageze izandla zabo, bageze ngesepa, zihlambuluke. Lokhu kuyavikela imikhuhlane eminengi enjengesihudo.

Amakilinika lezibhedlela asencede kakhulu abantu abangezwa kuhle asencede kakhulu omama abazithweleyo lokhu kujabulisa kakhulu sibonga bona abaphathi behulumende ukubana sebeyakhe amakilinika lezibhedlela endaweni zonke jikelele kubalula ebantwini loba abasuka khatshana sokulula kubo ngoba sebethola usizo eduzane.

Sibonga abakhokheli bezempilakahle asebelethe imibheda kanye lokutshiyeneyo okusetshenziswa ezibhedlela ukuze kubelula kulabo abangezwa kuhle lalabo abalatshwa abalaphayo umsebenzi ubalula kakhulu ngakho kakhulu baphathi bezempilakahle

Kuyajabulisa kuyathabisa ukugqoka ibhatshi elimhlophe. Sizwa siziqhenya ngani bomongikazi. Sizwa siziqhenya ngani bodokotela. Sizwa siziqhenya ngani mafamasisti. Kuyabukeka lokhu elikwenzayo. Lifundile laqeqetsha, laqakathekisa ingwalo.

Omongikazi labodokotela khona ukufunda phela kakupheli nxa suqeqetshile lapho oqeda khona ubumongikazi bakho, yana ulokhu ubala kunengi esikufundayo imihla ngemihla kufundwa nsuku zonke. Asibalelini sikhuthazeni uzulu ngakho konke ukunqabela esingakwenza khona imikhuhlane ukwenzela ukuba ibenganeni.

Sibonge abaphathi abatshiyatshiyeneyo, kumazwe atshiyeneyo kanye labaphathi kwezempilakahle, ngokusilethela imitshina etshiyatshiyeneyo esibhedlela. Bekubuhlungu ukuthi ufika esibhedlela lomuntu ongezwa kuhle, uzwe kuthiwa asila mtshina wakhona, kodwa okwakhathesi hayi siyaziqhenya ngani

Siyalibonga bomongikazi, siyalibonga bodokotela, labobonke abaphathekileyo ezindlini zesibhedlela lasemakilinika, okuhlala kuhlanzekile kangaka. Kuyathabisa lokhu, kuletha intokozo enkulu.

Kuqakathekille kanganani ukubana thi indlu okuhllala khona imithi ihlale ihlanzekile, ngenxa yokuba iyabe iselapha abantu. Siyakhuthaza abantu ukuthi endaweni ngezindawo sihlale sihlanzekile. Ikanti lalapho esihlala khona emakhaya, sihlale kuhlanzekile. Ukuze sivikele, imikhuhlane etshiyeneyo.

Kuhle kakhulu njalo kuqakathekile ukuba omongikazi lamadokotela bafundiswe kabanzi ngendlela yokulapha abantu ngoba yibo abaphethe impilo yabantu lokho kuqakathekile kakhulu, kwabezempilakahle siyabonga ngomanyano eliwenzayo ukuba liyale libafundisa.

Lo lalo kumele abelesifiso sokufika lapho okufike khona abanye asibuhle bakho ma sebemile kanje ukubana umuntu abone ukuthi hayi ingane yami isikhona isingudokotela kuyathabisa kuyajabulisa kakhulu silitshayela ihlombe bomongikazi labodokotela bethu lifundile liqeqetshile liqedile umsebenzi

Ekukhuleni kwethu konke sasisithi singabuzwa uku ufuna ukuba yini ungakhula sonke sasisithi ngodokotela, omongikazi ngoba lowu ngumsebenzi omuhle kakhulu nxa sugqoke ibhatshi elimhlophe kuyathabisa kakhulu kwenza lawe uzizwe ungumuntu ebantwini asikhuthazeni intsha yethu ukuba labo balangathelele ukuba bafike kulesi sigaba.

Siyabonga kakhulu bezempilakahle. Ungathola ukuthi sasicabanga thina ukuthi nxa umuntu elengculaza kasahlanganyeli labantu. Sasimesaba, simenyanya ikanti ke ngumkhuhlane nje, ongamele ubewazi, uhlale unqabile ubekwazi ukubana mele uzigcine njani nxa sulawo.

Ukuhlanzeka khona kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba kuyasivikela emikhuhlaneni etshiya tshiyeneyo omongikazi bayazama ngazo zonke indlela ukusikhuthaza ngempila kahle bayabhoda emakhaya babhode kanye lasedolobheni hayi ukutshelwa yikuncitshwa umuntu wonke kumele afunde impila kahle

kuhle kumnandi kanganini ukuphatha umntwana ezandleni ngoba ukwehlukanisa umama lomntwana kuyinto ebuhlungu kakhulu abanye bazalwa nge operation abanye njalo bakhululaka kakuhle konke lokhu omongikazi bayama labodokotela siyalibonga bomongikazi ngoba ukubamba umntwana ezandleni kuyinto enhle kakhulu

kuqakathekile ukuthi silandele zixwayiso esizinikwa ngodokotela ngoba nxa singayenza esikufunayo akusilaphi lutho kumele silandele esiyabe sikubhalelwe ngoba bona bayabe bekwazi abakwenzayo lokhu kuyanqabela emikhuhlane eminengi

Siyabonga abaphathi bezempilakahle ngabasenzela khona ukubana kulabo ababelethayo babeletha ngobucebo obukhulu bencediswa ngomongikazi belala lapho okulaleka khona okuhle khona bephiwa ukudla okwakha imzimba. Siyalibonga baphathi.

Siyakhuthaza kakhulu ukubana abantu bahloniphe i ambulesi, sokujayelekile kakhulu ebantwini abatshayeli bamakhombi abasameleli ambulesi abasayivuleli ukubana ingene bayayivalela lokhu ukuthi uyamangala uthi hawu bakithi abahloniphi yini ukuthi kulomuntu ongezwa kuhle emoteni.

Siyalicela bodokotela labo mongikazi bethu abahle isifiso sethu yikubana kungabi lodwendwe olude kangaka abantu bemelele ukulatshwa sibelesihawu lothando olukhulu siyakwazi ukubana lulalo silifisela okuhle

Khona nje akudingi kuba ube ngudokotela, akudingi nje ukuthi ube ngumongikazi ukuthi ubekwazi nje ngendaba zokuhlanzeka lendaba zemikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Kuqakathekile ukufunda ukubakwazi nje ukuzivikela emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo

sibonga bona abaphathi bezempilakahle ngalokhu abasenzela khona ukunika abantu ama visiting hours ukuyabona izihlobo kanye labangane abangezwa kuhle lokhu kwenza kanye lungezwa kuhle ekhuleka nxa ebona bezombona ngandise ukubona abantu abangela bantu ababa vakatshelayo ubathola bakithi lomkhuhlane ungathi usungezelele

Siyabonga abezempilakahle omongikazi labo dokotela lazozonke izisebenzi ezitholakala lapho, ngokuhlalisa izibhedlela lamacliniki kuhlanzekile kakhulu, loba singena sizolatshwa ayi siyabe sibobotheka kakhulu, besesicela labo ababuya ukuzolatshwa ukuthi asihlanzekeni njalo singatshiyi singcolidile.

Kubalulekile kakhulu ukuthi abantu bafundiswe ngezempilakahle ukuze bazilondoloze empilweni zabo ngoba lokho kuyanceda abantu bangagulaguli imkhuhlani enganqatshelwa ngaphambilini kuyasinceda kakhulu kunceda uzulu wonke.

Siyabonga kakhulu baphathi bezempilakahle ukubana nxa lifaka amafamasi ezibhedlela kulabanengi abantu besuka esibhedlela umango ubemude kakhulu ukuyangena edolojeni ukuthi bayethenga imithi kodwa hayi esuka esibhedlela efika ethenga eduzane kuyajabulisa kakhulu.

Sibonga kakhulu abaphathi bezimpilakahle ngokubana amaklinika lezibhedlela ezinkulu sezigcwele indawana yonke nje , lokhu sokwenza kube lula emuntwini wonke kulowo lalowo ongezwa kuhle kanye labagulelwayo loba umuntu elimele okulutshwana kodwa sokulula kuye ngoba sethola izibhedlela eduzane

Bomungikazi labodokotela, beyenza imisebenzi emihle kakhulu ekwelapheni abantu. Uyathola ukubana umuntu eyangena esibhedlela, engakwanisi ukukhuluma, engakwanisi ukuhamba. kodwa hatshi siyaziqenya ngani bomongikazi labodokothela, ngoba abanengi la baphenduka betshwambulukile siyakubongela lokhu.

Sibonge abaphathi bethu endaweni ezitshiyatshiyeneyo abakhuthaza kangako kwezempilakahle ukubana kwakhiwe izibhedlela lamaklinika endaweni ezitshiyatshiyeneyo ukuze abantu bebelokufinyelele lezozinto duzana lalapha abantu abagulela khona lokhu sokwenze uzulu kube lula kuye.

Isibhedlela asithokozisi ukungena, emakilinika akuthokozisi ukungena ngoba lapho yikho esihlolwa khona, abanye bayabe behlukuluzekile kakhulu, abanye bayabe behlale iminyaka leminyaka bekhonapho, bebulawa yimkhuhlane etshiyatshiyeneyo. Kuqakathekile ukuba sizivikele kweminye imikhuhlane nxa sifundiswa siqondiswa.

izibhedlela ezitholakala khona iDialysis ngibona kumele zingezelwelwe kakhulu ngoba inengi labantu sebethwele nzima ngendaba zedialys uzathola ukuthi kwezinye izibhedlela ezincane bayama belindelana ukubana bangene kuDialyisis lokho kuyenza abanye baswele amandla kucine kungasela mpumela enhle

Indawo yesibhedlela kumbe ekilinika kumele indawo emele ihlale ihlanzekile esesikunanzelela kakhulu yikuthi thina abagulayo labagulelwayo yithi esicina singcolisa ikakhulu laba ababuya bezobona umuntu ogulayo uyathola umuntu esidla ibhanana elahla amakhasi khonapho.

Sibonge abakhulu bezempikahle abasixwayisa ngemikhuhlane etshiyatshiyeneyo njenge khovidi nayintini. Ukufika kwayo sasesixwayisiwe ngokwakumele sikwenze. Siyalibonga kubomongikazi elasihlaba amajekiseni okokuyivikela.

Ezikhathini ezinengi, Omama abasasebatsha, besuka beletha, bayesaba lokuya kubodokotela babantwana, kodwa siyaxwayiswa ukubana sihambe siyebabona abantwana besesebancane. Ngoba lokhu bayabe bekwazi abakwenzelayo. Ukuthi umntwana akhule enjalo, athi esekhulile khona kunanzelelwa, ukuthi amehlo kawaphilanga kuhle. Lokhu kuyasenqabela ukuthi njengabomama nxa sesibelethile, Kasilandeleni izixwayiso ezifunekayo.

Kuqakathekile ukuthi abantu babekwazi ngesimo sabo ngempilakahle, ukuthi bami njani, ngakho ke kuyakhuthazwa abantu abatsha, abantu abadala ukubana bahlolwe imikhuhlane etshiyeneyo ukwenzela ukuyinqabela ingakayandi kakhulu emzimbeni

Ukukhula kwabadala bethu, kuya lakho ukukhula imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Bayadinga abantu laba uthando, bayadinga ukubekezelelwa. Bayadinga njalo ukuthandwa izikhathi zonke. Ngoba lapha yikho okuqalisa khona imikhuhlane, enjengeqolo, enjengenyawo. Kasibancedeni, sibasizeni.

Kwesinye isikhathi asikunanzeleli ukubana siyalimalela ngaphakathi lokhu kuqakathekile ukubana sikubone ngokuvakatshela esibhedlela ezinkulu siyehlolwa amabhonzo ngaphakathi ukuze siyelapheke kusese masinyane ngoba ungalatshwa ibhonzo seliqamukile akusoze kwaphuma kuhle

Kuyathabisa kuyathokozisa kakhulu ukuba abantu sebehamba besiya thestwa ukuba abala yini imikhuhlane ehlukeneyo enjengabo khensa ukuhlala ukwazi kuyenqabela ngoba ungahlala ungazi akula nto encedayo siyalibonga baphathi bezempilakahle ngokusinika ama machine okuthi sizi theste ukuthi simi kanjani.

Sokubalulekile njalo sekulula kuzulu wonke. Kudala sasihamba ezibhedlela sisiyahlolwa iBP labotshukela kukanti khathesi imitshina Le isitholakala loba ngaphi sesingayithenga kumafamasi ukuze sizihlole loba sisekhaya sizivikele kakhulu.

Lona uthando kuqakathekile emuntwini wonke umuntu engaphiwa uthando lemikhuhlane etshiyeneyo iyaphuza lokungena asiphananeni uthando kubazali bethi ebantwaneni bethu Kanye lezihlotsheni zethu Ukwenzela ukuthi iminyaka yethu iyande ngenxa yothando lolu

Kuqakathekile ukuba umuntu ahlale ekwazi umkhuhlane angaba lawo empilweni ukwenzela ukubana ayinqabele kusesemasinyane. Kuyakhuthazwa njalo ukuthi abantu bahambe bayehlolwa imikhuhlane etshiyeneyo enjengabo ngculaza, enjengabo"cancer" ukwenzela ukuyenqabela.

Ukuhlolwa ezibhedlela kuqakathekile kakhulu. Nxa kumenyezwa kukhulunywa ukubana asambeni siyohlolwa, ukuze sibe kwazi isimo esiyikho khona emizimbeni yethu. Asihambenini siyehlolwa, sivikele lokhu okumele sikuvikele kungakamotsheki emzimbeni

Kuyathabisa kakhulu ukubona isibhedlela sihlanzekile kangaka ngoba lapha yikho phela okutholakala impilakahle yikho okulatshwa khona siyalibonga bomongikazi siyazibona izisebenzi ezisebenza kwezempilakahle ngoba kuhlala kuhlanzekile

ingane ziyesaba kakhulu i jekiseni le kodwa iyelapha kakhulu kulusizo olukhulu siyababonga omongikazi abasincedisa ekubambeni abantwana ukuze nxa behlatshwa bengalimali kuyathabisa ke lokhu silitshayela ihlombe bo mongikazi bethu

Mina ngiyaziqhenya ngokuba se Africa amazwe ase Africa sephucukile kakhulu sasisesaba phela abelungu izibhedlela ezinhle wawuzithola kwabelungu kodwa hayi ngiyaziqhenya ngokuba se Africa.

Kuyajabulisa, kuyathokozisa njalo ukubana nxa ungena ezibhedlela, uthole kulemitshina ephiwayo. Elaphisayo abantu. Kuba lula kulowo olaphayo, lalowo olatshwayo. Siyajabula, siyabonga kakhulu, baphathi bezempilakahle.

Sokubalulekile kakhulu ekulatsheni kwabantu, kanye lalo olatshwayo kuyathabisa. Kukanti kudala wawusesaba usizwa utshayiwa luvalo uzwe kuthiwa uzibani ule 'operation ' kodwa kuswelakale imali yemeshini. Kodwa kathesi hayi siyabonga kwabe zemphilakahle ngoba amameshini lawa setholakala.

Sibonga imitshina esitholakala ezibhedlela lasemakilinika esisenza kube lula ukubona umkhuhlane oyabe usemuntwini lokho kwenza abantu belapheke lula olaphayo lolatshwayo kuyajabulisa kakhulu siyalibonga baphathi .

Sibonga abathungameli bezempilakahle endaweni ezitshiyatshiyeneyo, asebenze kwaba lula ekulapheni lekulatshweni kwabantu. Kuba lula kulo olaphayo kuphinde kube lula lalo olatshwayo, kwenza umsebenzi ubelula kakhulu. Siyalibonga bathungameli.

Kuqakathekile kakhulu ukubana ungazibona ungasamanga kuhle .Ungesabi ungethuki ngoba imtshina isikhona eyokukhangela lokhu akusahluphi khathesi .Yikuhamba uyezithengela umtshina wakho uzibone isimo oyiso sona .Kubaluleke emuntwini wonke .

kuqhakathekile ukuthi nxa sikhula sibe sisiyahlola imikhuhlane eminengi nengi kubodokotela ukukwenzela ukuvikela imikhuhlane eyabe isaqala kubi kakhulu ukulanda odokotela imikhuhlane isingasayenzi ngoba siyandise kakhulu ukusola odokotela ukuthi abakwanisi kuhlola umkhuhlane kanti kuyithi inkinga

Umntwana ezalwa kuze kuyefika lapha afikisa khona iminyaka emihlanu. Kuqakathekile ukubana abehamba esiyathontiselwa. Ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa sinanzelela ukuthi inengi lethu abazali, siba lobuvila. Ikakhulu nxa umntwana esefike iminyaka emibili. Sitshiyane lakho, kodwa singananzeleli ukuthi siyenza ukuthi umntwana angenwe yimikhuhlane eminenginengi.

nxa kulento umntwana ayesabayo ngumbalisi umbalisi engamtshela okokwenza uyalandela siyalibonga bababalisi ngakho lokho siyalibonga bo mongikazi ngokulanda abantwana ezikolweni ukuba lizobahlaba ama injection kungayisikho lokho besemakhaya bangantantalaza baqume ijuma bebalekela amadokotela nxa sebezobahlaba

Ingane ezinengi azifuni kubonana labomongikazi bayesaba ijekiseni kodwa bengazi ukubana iqakathekile kakhulu ekuvikeleni imikhuhlane eminengi etshiyetshiyeneyo. Lokhu kuyathabisa kakhulu ukuthi kuyatholakala abantu abanjalo ababuya bezohlaba abantwana bebancedisa ukuthi bengangenwa yimikhuhlane eminengi.

Kukhona ukumunyusa kuyinto ebalulekileyo kangaka inkukhathazo kakhulu kubomama umntwana ukukhitshwa kwakhe ebeleni kumele akhitshwe eseleminyaka emibili. Lokhu kwenqabela imikhuhlane eminenginengi etshiyeneyo. Umama omunyisayo umntwana kumele aphiwe uthando abelothando olukhulu athole ukudla okwakha okuzamenza kubaluleke kuye ukumunyisa umntwana.

Ezibhedlela lapho okutholakala khona abantu abakhulelweyo kumele kube labodokotela abakhulu abakwaziyo eduze ukwenzela ukubana nxa kukhona okunye okwehlula umongikazi udokotela abekhona eduze ukwenzela ukuthi sivikele izinto ezimbi ezingenzeka ebantwini abakhulelweyo.

Abazali abazithweleyo, kanye lengane ezincane. Ziyathola usizo endaweni ezitshiyeneyo. Osokuhlanganisela lemakhaya. Lendaweni ezisaleleyo. Bayathola usizo olukhulu. Okokuthungamela ukuthi abantwana, babelosizo. Bayelatshwe, ngendlela okumele balatshwe ngayo.

Umkhuhlane wecancer usuthethe abantu abanengi kakhulu lokhu kuzwisa ubuhlungu ngoba lowumkhuhlane uqalise nje kalula kodwa ngendlela osuthethe ngayo abantu kubuhlungu kakhulu. Kodwa siyabonga kulabo abahamba besiyahlolwa phakathi kumtshina ngoba abanengi babuya hatshi bengconywana kakhulu.

Sibonga abakhulu bezempilakahle asebelungise njalo benza kwabalula ebantwini abalaphayo labalatshwayo ngokusinika imitshina yokwelapha etshiyatshiyeneyo. Lokho kuyathokozisa kakhulu ngoba kudala kwakusiba nzima kakhulu.

Akula ngitsho loyedwa othanda ijekiseni .Nxa ungezwa ngokuthi uyahlatshwa ijekiseni uzwa umila amathumbu Kodwa nje singakwazi ukubana yinto eyelaphayo kakhulu. Amajekiseni lawa kuqakathekile ukuthi nxa esesetshenzisiwe afakwe kuhle okwenzela ukuhlanzeka kwelizwe lethu.

Kuyathabisa kuyathokozisa kakhulu ukuthola ezibhedlela kulemitshina yokwelapha imkhuhlane itshiyatshiyeneyo. Lokhu kwenza abantu balangathelele ukulatshwa elizweni labo. Kwakusiba buhlungu kakhulu ukuhamba lomuntu esibhedlela ufice kuthiwa hanthi imithi, imitshina asilayo.

Kuthabisa uzulu wonke ezibhedlela ukuthola kulemitshina emihle kangaka eminengi kangaka , leyi mitshina itshengisela ukuba lula ekulapheni kwamadokotela loba abantu abenziwa I operation bakuthola kukhona konke abakufisayo

Sokulula kakhulu ebantwini abangezwa kuhle ukubana nxa ufika esibhedlela uthola kulokokuncedisa ukuhamba siyabonga kwabazempilakahle selikwenze kwalulaza kakhulu kulaba abasebenza ezibhedlela lalowo ogulayo kuyathabisa lokho loba umuntu esehluleka ukuhamba kucina kusiba lula.

inengi labagogekileyo badinga usizo ngokuncediswa ngalokhu okubancedisa ukuhamba lokhu kusuka ikakhulu kuma donations kwababathengelayo kungabasiza kakhulu

Ukutholakala kwemithi sokulula, sokwenze kwaba lula emuntwini wonke. Ngoba lo lalo sekwaz' ukufinyelela lapho okulemithi khona. Imikhuhlan' eminengi siyelapheka lula ngenxa yalokhu kutholakala kwemithi.

Nxa sisiyathenga imithi kuma Pharmacies kuqakathekile ukubana silalele kakuhle njalo sibale okuyabe kubhaliwe ukuthi kumele sinathe amaphilisi lawa nxa kutheni kulamaphilisi abhalwayo ukuthi lawa uzawanatha nxa sudlile amanye anathwa nxa ungakadli konke lokhu kubalulekile ukuthi sikuzwisise

Ukukhula kwabantwana kukhula kunzima kakhulu, ngakho yiso isikhathi lapho abakhula khona begulagula, ngakho siyabonga abaphathi bezempilakahle, abasulungiselele imithi ukuze kubelula kithi, ebantwaneni bekhula, akuhluphi kangako.

Kuqakathekile kakhulu ukubana silandele lokho okubhaliweyo emaphilisini njengesibonelo isibonelo uyathola ukubana kubhaliwe ukuthi sinathe iphilisi elilodwa kodwa uzezwa umuntu ngenxa yobuhlungu esefuna ukunatha adlula lapho. Ngakho siyaxwayiswa ukubana sibalenini sizwisise silandele lokho okubhaliweyo.

Abaqeqetshi ababona ngokuphekwa kwemithi, basincedile kakhulu. Basidingela indlela yokufakela imithi etshiyatshiyeneyo, kukanti endulu wawuthola ukubani umuthi uyachaywa nje emganwini kungekho lapho ovalelwe khona.

Endulo kwakungaba nzima ukuthola isihlahla somuthi okungafisa ukulatshwa ngawo sibonge okwakhathesi ukubana amazwe ngokubambana kwawo sokukwaniseka ukutholakala imithi engalapha abantu kalula okungeke kwaba lodubo lokubhoda udinga umuthi ongakwelapha.

Kuqakathekile ukulandela izixwayiso eziyabe ziphiwe emithini etshiyatshiyeneyo. Uzathola ukubana abanye bacina benatha amaphilisi amanengi kulalawo owaphiweyo. Kuhle ukulandela izixwayiso ngoba omongikazi labalungisayo bayabe bekwazi abakwenzayo.

Sokulula kuye wonke umuntu ngoba amaphilisi asetholakala zonke indawo kodwa kulabantu abadonda ukunatha imithi kuyiyo esilisayo ikakhulu abantwana labanye abantu abadala abangathakazeleli ukunatha amaphilisi. Siyaxwayiswa ukubana sibancedise abantu abanjalo.

Sibonga abazemphilakahle umhlabeni wonke jikelele. Asebenze kwabalula ukusilethela imithi. Utshayiwe likanda ulowakhe. Utshayuwe yisihudo ulowakhe, obulawa zinyawo ulowakhe kanye lozwa iqolo ulowakhe , lokho kuyajabulisa kakhulu.

UHulumende siyambonga kakhulu kanye labezempilakahle asebesilethele amaphilisi okwelapha atshiyatshiyeneyo kuyakhuthazwa njalo ukubana asebekhulile bancediswe ekubaleni amaphilisi ukuze babalwazi ukuthi okumele bawanathe yiwaphi, banatha amangaki.

Sokulula kakhulu kuzulu wonke ngenxa yokubana amaphilisi atshiyatshiyeneyo asetholakala endaweni ezitshiyeneyo lokhu kwenza abantu balapheke imikhuhlane etshiyeneyo kuyathokozisa siyalibonga kakhulu bantu bezempilakahle ngokusipha imithi etshiyeneyo.

Nxa sithingiselwa imithi iyabe ifakiwe icup, eyokumeasure. Kodwa nanzelela ukuthi abantu abanengi siyayi iginowa licup. Sisebenzise izipunu, sicine sisebenzise okungamelanga sisikusebenzise. Sidlulisa intengo okumele siyifake, njalo icup leyi, idinga ukuhlala ihlanzekile, igeziswe. Uyayithola isigeleza umuthi. Udinge uswele ukuthi yeyi bakith! Ukuhlanzeka sekwaya ngaphi?

Imithi yakulezinsuku isisincede kakhulu sasingazi ukubana imikhuhlane enjengabongculaza izaphinda yelapheke. Kanti awu nanku ke siyelatshwa sivuka sihamba.

Sibonga kakhulu abezempilakahle ngokwenza ukubana sithole imithi lula. Akusahluphi kangako, sokugcwele ama pharmacy indawana yonke. Kodwa okuxwayiswayo yikubana amanye amaphilisi kumele siwathenge nxa siphiwe ngudokotela, kodwa iningi lethu sihamba sisiyazithengela ngenxa yokubana umakhelwane wam ngimbone elawo.

Nxa amadokotela labomongikazi besinika imithi leyi, kuqakathekile ukubana silandele lokho abayabe besixwayise khona ikakhulu siyandise ukutshiya endlelni, siyandise ukuzwa ubuvila. Nxa umuntu engasaguli setshiya kasaqedi maphilisi. Kuyakhuthazwa ukubana siqede amaphilisi esiyabe siwaphiwe

Yona imithi ilusizo kakhulu ebugulini bethu asisakhathali yikuhamba nje ekilinika siyephiwa imithi etshiyetshiyeneyo. Nxa bengelayo basibhalele ukubana siyethenga siyedinga eFamasi sithenge siyelapheke kuyabongeka lokhu.

Ijekiseni ihlatshwa ngumintu wonke kungabe yingane, kungabe ngomutsha, kungabe kungumuntu omdala, nxa umongikazi eyithwele uyenze angathi ungaze uphume ijubane ubaleke kodwa nje esingakwaziyo yikibana ungayihlatshwa lokho oyabe ukuzwa kuhle kuphele khonapho kuhle kuthi du.

Kulamapills esiwaphiwayo ezibhedlela esesaba lokuwanatha siwabona eyezinkalakatha engani azaze ame emphinjeni kodwa kumele sizame ukuwanatha ngoba kuyiwo aselaphayo lapha sigula

Imithi esikhona jikelele isinceda uzulu wonke. Siyaxhwayisa ukubana silandele lokhu okuyabe kubhaliwe emithini le esiyiphiwayo. Kuqakathekile njalo ukubana imithi esiyithengayo kube ngsiyixhwayiswe ngodokotela hantsi esiyibone komakhelwane.

Asizamenini ukulandela isixwayiso esiyabe sibhaliwe. Kakhulu sijayele amaphilisi esiwanathayo siwanathe ngamanzi, ngenxa yokungabali lokungalaleli njalo ngezixwayiso esiyabe sizitsheliwe. Kulamaphilisi anganathelwa amanzi thina siyakulandelela lokho siphongunatha. Asilandeleni izixhwayiso eziyabe zibhaliwe.

Siyaxwayiswa, siyacetshiswa kakhulu, ukubana nxa sesilamaphilisi ezindlini, asiwalondolozeni kuhle. siwafake kuhle lapho okungafinyeleli khona abantwana. Banengi abantwana asebedobhe amaphilisi, ayabe eweli phansi, benatha kuphela. Asizamenini bazali, ukuze zivikele abantwana emikhuhlaneni, etshiyatshiyeneyo.

Amaphilisi aqakathekile kakhulu ayaselapha imikhuhlane etshiyeneyo. Kubalulekile kuqakathekile njalo ukuba siwanatha. ngendlela esitshelwa ngayo ngomongikazi. Abantwana abancane sibazamele ukuthi banathe njani. Abadala abanengi bayakhafula. Asibamcedeni labo kakhulu

Imkhuhlane etholakala ngaphakathi kwemzimba yethu asiyiboni thina .Kuqakathekile kakhulu njalo kuyisixwayiso ukubana sihambe sisiya khangelwa ukuze siyenqabele lemikhuhlane .Njalo siyabonga ngoba sokulama philisi anjalo ayelapha ngaphakathi.

impilo yakhathesi isibalulekile ukwedlula endulo ngoba sithola amaphilisi endaweni ezitshiyatshiyeneyo sokulula kithi loba utshaywa likhanda uzwa isisu ele cancer ulenculaza sokulula kuye wonke umutnu ngoba sesithola amaphilisi endaweni eziseduzane njalo emanengi

Inengi lethu nxa singagula singabona amaphilisi esiba banengi kakhulu hatshi sihle sibe lokudangala lokuwanatha sihle siyesabe lokuwankukuluza kukanti yiwo nje okumele siwanathe ukuze aselaphe ngitsho ebantwaneni abancane asibancedeni ngoba bayesaba leyimithi abafisi ngitsho lokuyinatha

Imithi iyasinceda kakhulu empilweni zethu. Ukungezwa kuhle kuyatholakala empilweni, uyathola ukuthi egumeni kuyakwaniseka ukuthi imuli yonke ingezwa kuhle kodwa amaphilisi asesisizile kakhulu. Sesinatha sizwe hatshi imizimba yethu isisizwa ngono kakhulu.

Uzulu uyakhuthazwa ukuthi alandele izixwayiso eziyabe zibhaliwe emaphilisini njalo aqede amaphilisi ayabe ewaphiwe. Sesilomkhuba wokuba singazwa sesingcono ,sesitshiya amaphilisi endleleni singawaqedanga. Lokho kwenza imikhuhlane yethu iyale ilokhu iphenduka iphenduka okungapheliyo.

amaphilizi ayasinceda kakhulu asincediseni intsha yethu abantwana abancane bayasaba ukunatha imithi asibancedisenini sifake amaphilizi emanzini sidinge indlela zonke zokuyenza ukuze bengakhafuli amaphilizi abeyebe bewaphiwe

Kuqakathekile ukuba abantu abasebenza efamasi, nxa umuntu ebuya ezothenga umuthi, bengazange abhalelwe incwadi ngudokotela, kuhle ukumbisela hatshi ukuyamukela imali, ngoba abanengi bacina bethatha imithi engayisiyo, asiqaleni siyekuzwa udokotela asitshele umuthi oyiwo okumele siwuthenge.

Inengi labantu ikakhulu abasebekhulile balomkhuhlane wamehlo, umkhuhane wamehlo ubuhlungu kakhulu njalo abanye becine bengasaboni okwesikhathi eside siyabonga kakhulu bezempilakahle ngokuletha umuthi wamehlo olapha abantu obancedisayo ekuboneni kwabo.

Kuqakathekile kakhulu ukubana kufundiswe omongikazi kanye labodokotela labo bonke abasebenza ezibhedlela ukubana nxa sekuqediwe ukusebenzisa izinto ezinjengabo injekishini bazilahle lapho okumele bazilahle khona amaphilisi abatholakali yonke indawo ukwenzela abantwana abancane, abanye bayadobha badle kumbe badobhe injekishini bahlabane.

Kwezinye izikhathi kubanzima amabala esiwaphiwa emaphilisini ikakhulu kubogogo labantu abasebekhulile bayayehluleka ukubala. Kuqakathekile njalo nxa abantu abadala besiya ezibhedlela babe lomuntu obathungamelayo osesemutsha ukuze abekwazi nxa sebenatha amaphili ayiwoyiwo.

Kuqakathekile kakhulu ukubana nxa sithenga amaphilisi epharmacy kumbe siphiwe ngudokotela kumbe ngumongikazi sinanzelele ukubana amaphilisi lawa kumele siwanathe nini sekutheni emangaki ngoba abanengi yilapho esiyalahleka khona kakhulu siyakhuthaza njalo ukuncedisa abantwana abancane sincedise kanye labadala abangasakwazi ukuzibalela

Siyancedakala kakhulu ekuguleni kwethu ngemithi esiyithenga kumafamasizi. Iyaselapha kakhulu, ibhaliwe ngesilungu ngakho siyakhuthazwa njalo ukuba sincedise izalukazi lamaxhegu ekubaleni kwayo ukuze bebe kwazi ukuba kumele banathe okungaki.

Amaphilisi la okuthiwa yi paracetamol aqakathekile kakhulu asencede uzulu wonke ngoba ayathengiswa lakuma pharmacy awadingi ukuze uyebhalelwa ngu mongikazi kumbe ngudokotela sokuncede abantu abanengi otshaywa likhanda, ozwe isisu hayi I paracetamol siyayibongela kakhulu.

Endulo ukubona iphilisi lithengiswa wawusesaba lokungena e pharmacy. Epharmarcy ikakhulu bekungena abelungu thina sasihlihlela emuva kodwa sibonga uhulumende wethu ngoba lathi khathesi sesifinyelela ukuthenga amaphilisi silaphe imizimba yethu

Ekukhuleni kwethu sasingakunanzeleli ukubana uluju lungumuthi okwelapha ikakhulu isikhwehlela hatshi khathesi sesikunanzelela ukubana nxa ungaluthenga siyahle siphele khonapho khonapho

Kuqakathekile kakhulu ukubana nxa siphiwa amaphilisi lawa ngabomongikazi kumbe odokotela, kumbe nxa sithenga sodwa efamasi sibale sizwisise nxa singazwisisanga sibuze njalo. Kulamaphilisi ayabe ebhaliwe ukubana kumele uwancibilikise emanzini kodwa uzathola umuntu ewanatha, asifundeni.

Kuqakathekile njalo kubalulekile ukuthi nxa sithenga leyi mithi sibale kakhulu indlela esetshenzisa ngayo, ikakhuku siyapho ngokuthenga nje kuphela. Kulabanye abangayenelisi ukubala, njengabantu abadala, Siyaxwayiswa ukubana sibancedise ukubaleni, ukuze babone ukuthi imithi enje isetshenziswa njani, bangayisebenzisi ngedlela engayisiyo.

Uhulumende sencede abantu abanengi ngokuletha amakilinika endaweni ezitshiyeneyo ukuze bafinyelele bonke. Imikhuhlane le ehlanganisela imvukuzane, isihudo lamakanda. Labo sebenelisa ukuthi bathole amaphilizi angabanceda kanye lamithi.

Kunengi kakhulu okuhlupha abantu empilweni, inkathazo, ukufelwa, ukugulelwa kuyahlukumeza kakhulu abantu. Abantu bayabe bedinga kakhulu usizo kuqakathekile ukubana nxa kulohlupho olalo uxoxe labanye kucine kusiba nganeno.

Lona uthando luyinto enhle kakhulu luyathokozisa, luyisimanga Intsha yethu enengi nxa bengangena ethandweni sebesehlukana sokusiba buhlungu Abasela zibindi zokuqinisela zokuphila benjalo Sebecina bengena ku depression abanye bacina bezibulala. Siyabonga ama counsellors elincedisayo ukubana abantwana bangacabangi imicabango emibi.

Khona kuqathekile empilweni ukuthi umuntu makukhona adideke ngakho enhliziyweni yakhe atshele abanye ukuze asizeke banengi abantu abathi nxabengena enhlungwini bacine becabanga ukuzibulala kanti ke kungasikho okumele sikwenze, kubi kakhulu lokho asizame ukuthi q sitshele abantu ngenhlupho esilazo.

Khona empilweni ubuhlungu bethu buyatshiyana , sizwa ubuhlungu ngezindlela ezitshiyeneyo. Omama bayadideka ngabobaba, obaba bayadideka ngabomama, bona abazali bedideka ngabantwana ngendlela ezitshiyeneyo. Kuqakathekile njalo ukuthi sifundiswe, silaywe ukuthi singakhathazeki.

Inengi yezingane ,ziba lokusaba nxa zibona omongikazi. Abalathando labo bayesaba yona ijekiseni, bengazi ukubana yiyo impilo. Engabagcina kakuhle engabavikela emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo.

Kuyintokozo enganani ukubona abantwana bejabulile bethaba bezithokozela Abantwana laba kumele sibawondle kuhle Kumele sibakhangelisise kakhulu ekudlaleni kwabo .Khathesi abantu sebegangile Omalume sasibathemba ngakho kodwa hawu khathesi yibo asebeyizigangi. Asibalondolozeni abantwabethu

Abantwana abancane bandise ukungenwa yimikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Lokhu kumele kwenqatshelwe kakhulukazi Nxa umntwana ezalwa singadeleli kakhulu odokotela nxa besitshela ukubana sibuye abantwana bezohlolisiswa singabaphuzeli sibanqabele izikhathizonke

Kuhle kangakanani, kuyathabisa kangakanani ukuthola abantwana bebobotheka, bethabile bezijabulela, behlala kumbe logogo, behlala kumbe labazali bababo. Kuyathabisa lokho. Esikufisayo yikuthi wonke umntwana athole ilungelo lokuya esikolo, ikakhulu ebazalini, kulabanye abahlalisa abantwana ekhaya bengabasi esikolo.

Kulesiga abasikhulumayo ngelunye uhlobo esiluthi ngolwesi Shona abathi seka urema wafa .Akumelanga sihleke abantu abagogekileyo .Labo bayafisa kakhulu ukuba njengathi Asingabahleki. Asibancediseni kakhulu kulapho okumele sibancedise khona

Sibonga amadokotela aqeqetshileyo ukuķhangela izingane ezincane. Lokhu kuyenza kube lula ngoba beyazi imisebenzi yabo ikakhulu ebantwaneni abazalwa bengakafikisi isikhathi sabo. Lokhu kuyalulaza lakubazali babo.

Abantwana abancane abafuni kuhlangana labo mongikazi bayabesaba. Kanti babesabani ?Bayesaba yona ijekiseni . Ijekiseni le ingumuthi omkhulu nxa umntwana engahlatshwa hay uyaphila. Uzabona ukubana abantwana abahlutshwa ngama tonsils enatha amaphilisi kungabe kulokhe kuphenduka kodwa ijekiseni hay ingumuthi omkhulu .

kuqakathekile njalo ukuba lohlonzi ebantwaneni abancane laba bafisa ukufundiswa besesebancane ngoba lapha abakwazi ukuqalisa ukufunda kuhle kumele sibahlabelele izingoma ezibathokozisayo sibatshele amazwi amahle okuyikho lapho abaqalisa ukubamba khona

Izingane ezisanda kuzalwa zibalulekile ukuthi zithole impahla ezikhudumalayo. Siyakhuthaza abantwana abancane ababalabantwana besesebatsha ukubana bakhulume isikhathi sisesekhona, ngokubana abanye abakhulumi kuze kugcine kubonakale esesiyabeletha kanti ke akalapreparation.

Siyabonga kakhulu odokotela ababona ngabantwana, selisincedise kakhulu ekungcineni kwethu abantwana. Sasithi siphuma ezibhedlela siphume labantwana singazi ukuthi balenkinga ekhona thile . Abanye baphuma amehlo ebuhlungu, abanye babephuma bengamanga kuhle ngaphambili kwabo. kodwa ke lina lihle lisuka likukhangelise lokhu njalo lasinceda kusese masinyane.

Ingwalo zabantwana abasanda kuzalwa ziqakathekile kakhulu esizithi ngamababy cards. Abazali bayakhuthazwa ukubana bakhangelwa kakhulu kugraph leyi abayabe beyiphiwe ukuthi ekukhuleni umntwana ukhula njani, nxa bengananzelela ukuthi umntwana kakhulu kuhle kuhle ukubana batshintshe umntwana ukudla sihlanganise nxa sisipha abantwana ukudla.

kuthokozisa kakhulu ukuthola ama organisations ababuya besenzele lulaukuthi abantwana bahlolwe kungela mbadalo enkulu inengi labantwana liyagula imikhuhlane etshiyeneyo ngenxa yokuthi abazali babengelayo imali yokuya khangelisa behlolisise siyabonga kakhul ukubo Global health science practice.

Siyakubonga unisef ngosenzela khona. Usenzele isimanga esikhulu kungane ezincane, sasiswela lokuthi sizabenzani ngemikhuhlane yonaleyi eyafika ingelapheki. Ibathwalisa nzima kodwa awu kwafika wena unisef zonke izinto zahamba ngokuqonda.

Abantwana bona balenjabulo enhle nxa umntwana engaguli kuyathokozisa kakhulu ukugula kwabantwana okunye kubangelwa yithi abazali ngenxa yokungahlanzeki emagumeni ukungahlanzeki ezambuzini ukungahlanzeki ekudleni esikudlayo kodwa nxa sihlanzekile hayi labantwana bethu bayabe behlanzekile kakhulu.

Kuqakathekile kakhulu ukubana abantwana bezalwa sibe sihamaba labo sisiya bahlolisa kwabomongameli abakwaziyo ngokwabantwana lokhu kuyasisiza kakhulu ngoba nxa umntwana engakhula elesifo esibi ukhula laso nxa sekhulile ukuze asilatshe kuyabe sokuhlupha. Siyakhuthazwa ukubana sihambe labantwana bayebonwa ngomongikazi babantwana.

Kuhle njalo kubalulekile ukubana abantwana baphiwe banqatshelwe emikhuhlaneni eminye etshiyeneyo besasebancane. Lokho kwenza impilakahle yabo ibe ngebalulekileyo. Loba ekukhuleni kwabo abagula guli ngenxa yokuthi ekukhuleni kwabo bathola usizo.

Silokubonga kakhulu kubomongikazi kanye lamadokotela, athatha isikhathi sabo ukuba bephendule imibuzo abayabe beyibuzwa yilabo abayabe begulelwa, bebelethile. Baphendula kuhle imibuzo yonke. Lokho kuyanceda kakhulu ukuze lalowo osuka lapho, asuke esuthisekile kakhulu.

Kuyathokozisa ukuthola intsha ifika iqeqesha ize ifika ibanga lokuba ngudokotela. Belapha izalukazi, amaxhegu, intsha lezingane, lokhu kwenza umsebenzi ubelula kuzulu wonke emhlabeni wonke jikelele.

Kuqakathekile kakhulu ukubana lowo oncedisa abesifazane ekubeletheni abe ngumuntu ololwazi. Njalo kuyakhuthazwa ukubana odokotela bahlale beseduzane ukuze nxa kukhona okungamanga kuhle kukwaniseke ukuthi umuntu athole usizo sivikele okunengi.

Ukuthontisela kwabantwana imithi kuyabavikela kakhulu emkhuhlaneni etshiyetshiyeneyo. Sesibona kanengi abantwana sokunganeno ukugula kwabo kukanti endulo kungakenzakali lokhu imkhuhlane yayisibamnengi kakhulu. Isixwayiso kulabo abangakafinyeleli ukuba bakhuthale ukuyathontisela abantwana.

Siyaziqhenya ngani bomongikazi. linyathela esikolweni sasibona ingani yinhlekisa, selihamba selisiyaqeqetsha kwasokubuhlungu njalo, kodwa hayi liwusebenzile umsebenzi siyalitshayela ihlombe siyacela lapha elibamba khona libambe okuzwayo.

Syabonga kakhulu baphathi kanye labezempilakahle ngokusinika imitshina sokulula kakhulu ebantwini abalaphayo akusahluphi kukanti kudala kwakusibanzima ukubakwazi ukubana umuntu kanty uphethwe yini ubulawa yini kodwa khathesi sekulula nje.

Kuhle kakhulu bomama, elikwenzayo. Sibonga kanye labaphathi benu, kweezempilakahle,. Ukubana liyakhutshwa. Lihambe lisiyafundisa, endaweni zonke jikelele. Labo babelolwazi ngalokho okwenzakalayo. Lokhu kwenz ukuthi imikhuhlane eminengi, ivikeleke.

Kuqakathekile ukubana ezibhedlela lema kilinika imithi itholakale yokulapha imikhuhlane etshiyeneyo ukuze abantu bathole usizo njalo labo mongikazi babekwazi ukugqoka kuhle nxa beme phambi kwezigulane. Nxa sikhangeli ikepesi ingani yinto engabulekanga nxa umuntu eselapha umuntu.

Kuqakathekile njalo ukubana abomongikazi bafundiswe ngendlela ezitshiyeneyo, zokwelapha, ngoba yibo abaphethe impilo yabantu. Omongikazi kuyathabisa iakhulu ngendlela abenza ngayo ezibhedlela, kanye labodokotela. Kuyathabisa kakhulu! Siyalibonga bezempilakahle ngelisenzela khona.

Izinyo ngumkhuhlane obuhlungu kakhulu. Libuhlungu kakhulu ukuthi nxa likutshaya so, uzwa utshaywa lalikhanda. Akula omunye umuthi wezinyo ngaphandle kokulikhupha. Siyalibongela bododkotela abasincedisayo ekukhipheni izinyo, ngoba lingakhitshwanga liyabe lokhe libuhlungu kakhulu.

Asibuhle bokugqoka ijazi elimhlophe ,lelijazi liveza ukukhalipha .Liveza ukuba umuntu uqeqetshile enfundweni yakhe njalo ulokuthokoza okukhulu .Abazali bamtshayela ihlombe ,abangane bamtshayela ihlombe kanye lezihlobo .Kuhle lokhu ,siyakhuthaza intsha yonke ukuba ithakazelele ukugqoka lelibhatshi elimhlophe.

Kudala sasikwazi ukubana imitshina etholakala ezibhedlela itholakala kwamanye amazwe ikakhulu kubo Europe siyabonga kakhulu kwabezempilakahle ukuba lathi sesinje sesilatshelwa emazweni ethu lapho esihlala khona sekutholakala imitshina enjalo yokwelapha abantu

omongikazi benza umsebenzi omuhle kakhulu emazweni atshiyatshiyaneyo ngobuciko abenzayo bencedisa intsha izingane kanye labantu abadala ekubalapheni imkhuhlane etshiyatshiyeneyo lokhu kuyathokozisa ngoba bakwenza ngobuciko obukhulu ababufundelayo

Imisebenzi eyenziwa ngabomongikazi labodokotela iyancomeka kakhulu. Kuhle lokhu elisenzela khona, ngoba kungayisini ngabe sithwele nzima. Liyasixwayisa, liyasinceda ekwelapheni. Lokho kuyabongeka kakhulu. Wobani lokubekezela lathi.

Abantu sesijwayele imikhuhlane esijayelekile kodwa singazi ukubana umkhuhlane wendlebe ubuhlungu kakhulu indlebe ziqakathekile kakhulu ziqakathekile ukubana sibe sisiyazihlola lokhu ukuhlola kuyenza ukubana kukhitshwe ingcekeza eyabe ikhona phakathi kwendlebe

Inengi labantu liyakhala ngomongikazi bathi bona nxa befika ezibhedlela bafika ngokuthethiswa ngokuhajelwa beze besabe lokwelatshwa siyalincenga bomongikazi bethu abahle ukubana sizame ukukhuluma kuhle labantu.

Kuyajabulisa kakhulu ukubona amazwe amanengi eselezindlu zokuthengisela imithi etshiyetshiyeneyo. Lowo lalowo ongezwa kuhle uselokufinyelela khona eduzane kukanti endulo kwakuthatha iskhathi ukudinga imithi enjalo. Okwakhathesi kubalulekile kakhulu.

Kuqakathekile njalo kuyathabisa ukuthola izibhedlela lamakilinika besebenza ubusuku bonke kusukisela ekuseni .Lokhu kwenza wonke umuntu afinyelele esibhedlela loba ngasiphi isikhathi .Uyathola ukuthi emakhaya umuntu uyakwanisa ukugula phakathi kobusuku kodwa nxa kungekho esibhedlela kumbe ikilinika evuliweyo kuyabangela okungayisikho

Siyabonga kakhulu kubaphathi bezempilakahle ngokusinika izimota ezithwala izigulane. Lezi izimota zilusizo kakhuku ngoba ziyasiza kakhulu abaphathekileyo. Sicela sizihloniphe lezizimota, sizivulele njani emigwaqweni zidlule.

Imithi etshiyetshiyeneyo itholakala kumaFamasi, kulapho othola khona lowo muthi ongabe uwufuna siyabonga kakhulu siyacela abatsha ukuba sincedise intandane ekubaleni imithi le sibatshele njalo lezixwayiso eziyabe zibhaliwe ukuze balandele okuyikho.

Amaphilisi la asencede kakhulu abanengi abalemikhuhlane ebuhlungu odinga uswele ukuthi kanti kuhamba njani kodwa unganatha lawomaphilisi konke hayi kuba sesimeni sakho kanye kanye okade uyisosona. Siyababongela abakhulu abezempilakahle ngokusilethela lawomaphilisi.

Akukhangelelwanga ukuthi kube labantu abenqabela abantwana ekuhlatshweni kwabo immunisation ngoba kuyikuvikela kwabo imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Umntwana nxa engela kuhlatshwa kutsho ukuthi imikhuhlane izabe imngenela mbijana mbijana okungeke kwathokozisa labazali. Siyakhuthazwa bazali ukuthi siyehlabisa abantwana lapho okumele behlatshwe khona

Kuyathabisa kuyathokozisa ngoba kukalutswane uswela umuthi owufunayo kuma pharmacies. Uthola yonke imithi ikhona Siyababonga kakhulu abalungisa leyi mithi ngoba sokulula kithi .Esesikucela nje kuphela yikuthi leyi mithi eminye intengo yayo iphezulu kakhulu okokuthi siyehluleka lokuyithenga kodwa ufumanisa ukuthi kwenye I pharmacy iyabe itshiphile kuyintengo kungumuthi munye

Kulamafamasi yikho esithola khona imithi etshiyatshiyeneyo loba kwabasenza emacasini akhona amacondom esingazivikela khona ukuba singatholi umkhuhlane wengculazi singezwa buvila bantu asihambeni siyethenga nxa usucabangile okwamacansini khumbula ukubana uhambe lecondom.

Bathi ukuzala yikuzimbela. Kuyathokozisa kakhulu ukuthola amajaha amancane esenza imisebenzi emihle kangaka. Lokhu kutshengisela ukubana intsha yethu ilokuthakazelela ukwenza imisebenzi yabo etshiyatshiyeneyo. Siyakhuthaza njalo wonke uzulu okubana intsha ifunde iqeqetshe ezifundweni zayo kakhulu.

Abazali bayakuthazwa kakhulu ukuthi bahlale ezindlini ukuzela ukubana kungabi lenkinga nxa abantwana sebeqalisile ukugula ikakhulu imkhuhlane enjengo phepha. Kuyasiza kakhulu njengemithi efana labo benyline iyanceda ebantwaneni kakhulu

Sibonga abakhulu bezempilakahle asebeyenze kwakhiwa amapharmacies amanengi, lokhu akusahluphi kangako sokulula emuntwini wonke osefinyelela lapho lalaphaya. Lokhu kwenza ukubana lo ogulayo angabi lohlupho. Lemithi esiyithengayo kufanele silandele izixwayiso ezibhaliweyo kuleyomithi.

Kuqakathekile kakhulu ukubana omongikazi bafundiswe ngociko olukhulu kakhulu kanye lamadokotela ukwenzela ukuthi ekuhlatshweni kwabantu babekwazi ukuthi umuntu kumele uhlatshwe njani basebenzise imithi kanye kanye eyiyo. Uzathola ukuthi abanye umsebenzi lowu bayabe bengawuqeqetshelanga kangako.

Izindlu zokuthengisela imithi yokwelapha sezizinengi kakhulu okokuthi sokulula kulowo lalowo umuntu ongezwa kuhle sokufinyelelwa kalula lapho esithenga khona imuthi yokwelapha izifo ezitshiya tshiyeneyo uyasinceda kakhulu empilweni zethu.

Njengendlu ehlala imithi etshiyetshiyeneyo, kumele ihlale ihlanzekile. Siyabonga kwabathengisayo, siyabonga kubaphathi bezempilakahle ngobasihlala sithola ama pharmacy endaweni ezihlanzekileyo kakhulu. Noma singena nje sithenga hayi, siyakhululeka kakhulu.

Kuqakathekile ukuthi abasebenza kuma pharmacy imithi ngemithi ifakwe nge order yayo ukwenzela ukubana kungabi lokuhlanganiswa kwemithi nxa sokuthengiswa. Lokhu kungenza ukubana abantu baphiwe imithi engasiyo lowu amele awunathe.

Kudala edolobheni wawungathola nje kulama pharmacy kumbe amahlanu .Lokhu kwakuhlupha kakhulu . Uthi uyafika lapha uzwe kuthiwa umuthi owudingayo awukho ufike ngale uzwe intengo yakhona awuyenelisi .Siyabonga baphathi bezempilakahle nanko phela khathesi segcwele amapharmacy sesithola imithi esiyidingayo.

Kwabatsha kuqakathekile kakhulu ukubana sihambe emafamasi siyedinga amakhondomu nxa ekhon etholakala, ngoba inengi lethu siyangena ezintweni ezingayisizo ngapha sihlangana emacansini singela prothekishini, asizamenini.

Kuyathabisa kuyajabulisa ukubana sesilama pharmacy amanengi kakhulu Sukhetha leyo pharmacy okumele uye kuyo .Sesicela kwamanye amapharmacy ukubana lehlise intengo zenu .Ezinye intengo zenu zingani ziphezulu kakhulu ukudlula ezamanye ama pharmacy kodwa lithengisa muthi munye.

Ngibona kubalulekile kukuhle ukubana emafamasi ngabe kuyenza ngabe asithengisi into ezinjengabokhondomu ikakhulu ebantwini abasakhulayo nxa bebuya ukuzothenga kuyabe kubalulekile ukuthi engabuya simnike ikhondomu ukuze azivikele ngoba kubuhlungu esihlangana lakho

Amaphamacy aqakathekile kakhulu ngoba athengisa imithi etshiyatshiyeneyo okhwehlelayo uyawuthola owakhe otshaywa likhanda uyawuthola owakhe ozwa isisu uyawuthola owakhe lokhu kuyajabulisa kuyathokozisa uzulu wonke

Sibonga kakhulu ama"pharmacy " asetholakala endaweni zonke jikele. Asesenza abantu benelise ukufika bethenga imithi abayifunayo kodwa njalo kuphinde kuqakatheke ukubana nxa usiya thenga umuthi e"pharmacy " ube nguwo owutshelwe ngudokotela ngoba nxa singalandela izixwayiso esizitshelana emagumeni akulunganga lokhu.

Abantwana nxa besakhula, bafuna izixwayiso ezivela ngakithi. Ngisakhumbula ekukhuleni kwethu kwakubuya abantu bezesifundisa besibuze ngalokho esifuna ukuba yikho khona nxa singakhula. Abantwana abanengi balutshwana ongezwa besithi ngifuna ukuba ngu pharmacist. Ikakhulu bayabe bengakwazi lokutthi u pharmacist usebenzani.

Ipharmarcy yindawo lapho okuthengiswa khona imithi etshiya tshiyeneyo. Abaphethwe yisifuba yayakwazi ukuwuthola umuthi , uphethwe yisisu esibuhlungu laye uyakwazi ukuwuthola umuthi wakhe. Sibonga kakhulu abezempilakahle abayakha lezizindawo ukuze sithole usizo.

Siyabonga kakhulu imisebenzi zemafamasi ngendlela eliziphatha ngayo. Ngendlela elisiphathisa ngayo nxa sibuya ukuzothenga. Liyasincedisa lisibonise kukhona. okunye esiya singakuzwisisi kodwa lina likhona ukubana lisincedise. Siyalibonga ngakholokhu. Halalani linjalo.

Amapharmacy asetholakala endaweni ezitshiyeneyo emadolobheni lasemadolobheni amancane kukanti kudala kwakuthwalwa nzima ngoba amapharmacy ayetholakala emadolobhen amakhulu ngokunjalo siyabonga kubeze mpilakahle ngokusilethela amapharmacy lapho okufinyelela khona wonke umuntu lokho kwenza kubelula

Sibonga imota ezigijimayo zigijimisa abantu abangezwa kuhle. Lokhu kuyanceda kakhulu. Loba yena osegulela ukwedlula, kucina kusiba lula kuyenxa kungabuya imota ezinjalo. Esikucelayo nje kuzulu yikuthi imota lezi zingabizi intengo ephezulu kakhulu. Ngoba abantu besesaba ukubiza imota lezi.

Khona kuqakathekile kakhulu ukufundisa ngendlela zokuziphatha kwabantu. Lokhu kwenza ukubana uzulu wonke abekwazi khona nxa befundisiwe abafundisiweyo bayasuka njalo babele abanengi ngalokho siyafunda kakhulu indaba zempilakahle.

Kuhle kakhulu njalo kuyimfundiso enhle ukubana ezempila kahle zihlale zifundiswa abantu imihla ngemihla ngoba imikhuhlane iyabuya eminengi esingayaziyo ngokunjalo kubalula kuzulu wonke ukuba ahlale ekwazi ukuthi angabona lokhu okunje enzeni. silandele izixwayiso zonke esiyabe siziphiwe.

Kuqakathekile kakhulu ukubana nxa sifuna ukutshela abantu ngezempilakahle sibize bona izalukazi lamaxhegu ukuze labo bazozilalelela ngamazwi lendlebe zabo ukuze lokho abakuzwileyo bayokuphila, njalo lababantu bayakuphila oqotho.

Ubuhle lobu bama health campaigns, kuyanceda kakhulu, ngakho uzulu wonke uhle afundiswe ngendlela zokuziphatha ngayo , lendlela zokuvikela imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Lokhu kuyanceda kakhulu, lowu lalowu usuka lapho ezakuyakwenza lokho akufundisiweyo ukuba akwenze njalo atshele labanye abangafinyelelanga.

Kuqakathekile ukuhlala usiyahlolwa ibp ukuze sibone ukuthi impilakahle yethu injani. Singahlala singazi yikho okubangela ukuwa kwabantu ngoba, bengazi ukuthi kanti ikhwelile kumbe yehlile, ngakho silokhuthazo kakhulu ukubana sihlale sisiyakhangela lokhu kuyasinceda kakhulu.

Phela yena othi kazwanga lutho uyabe eqamba amanga ngempela sebezamile abezimpilakahle ukuhamba bexwayisa ezikolo, emakilinika emakhaya bayasitshela kabanzi ngokuziphatha langemikhuhlane etshiyatshiyeneyo.

Ukuhlanzeka kuqakathekile kakhulu kuyasivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo kuqakathekile ukuthatha isepa ugeze izandla zakho uzigeza ngaphakathi langaphandle kwazo lapho lalapho obambe khona okungafanelanga.

Sibonga omongikazi ababuye esikolo. Bezofundisa ababalisi kanye labantwana, ngezempilakahle. Lokhu kwenza kubeyisixwayiso. Abantwana laba abakufundileyo, Bahamba labo bayechathekela abazali babo. Kucina kusiba lula ukwenza ezempilakahle. Lokhu kuyasinceda ukubana sivikele imikhuhlane etshiyatshiyeneyo.

Endulo wawungeke wasithola isikhathi sokufundiswa ngendaba zempilakahle kwakusibabuhlungu kakhulu ngoba abantu abanengi babesifa ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo bengelalwazi lakho kodwa okwakhathesi siyabonga kakhulu ngobana sesifundisiwe kakhulu ngezempilakahle.

Ukwakhiwa kwezibhedlela kanye lamakilinika sokuncede abantu abanengi kakhulu ekwelatshweni loba owayehlala khatshana kakhulu ematshoko tshokweni uselethuba lokuvakatshela ikilinika eseduzane siyayibonga, sibonga iziphathamandla sibonga njalo labezempilakahle.

Inengi lethu labesifazane, sithole ukuthi kunengi kakhulu okusihlupha emizimbeni yethu. Kutholakala kakhulu ukuthi imikhuhlane eminengi idelela kakhulu kubantu besifazane njalo ostress bagcwele kakhulu. Kuhle kakhulu ukuthi umuntu ahlale ezihlola abone ukubana iBP yakhe injani ukuze azivikele.

Siyabonga kakhulu kwabezempilakahle kanye lamadokotela labomongikazi. Selisinike ulwazi ngendaba zempilo enhle, ngendaba zokuqakatheka kokuhlala sihlanzekile. Lokhu sekwenze ukuthi sivikele imikhuhlane eminenginengi esingeke sayivikela nxa sisodwa, siyalibonga kakhulu.

Ukubuthanisa izigaba ngezigaba kuqakathekile kakhulu nxa betshelwa ngokuhlanzeka lokhu kuyaphathisa kakhulu njalo nxa besaziswa ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo bahle babekwazi ukuthi besuka lapho sebesiya londoloza inhlalakahle yabo ngokuhlala ngokuhlanzeka

Kuhle kakhulu ukuthi abaphathi bezimpila kahle bafike ezikolo banxwayise abantwana ngemikhuhlane etshiyeneyo nxa sesitshele ingane lezi sesiqedile ngoba yizo ezibamba lapha okungafanelanga khona kuyabanqabela lokhu emkhuhlaneni etshiyeneyo siyalubonga ngalokhu elikwenzayo.

Kuhle njalo kuyathabisa ukubona omongikazi bececile kangaka betshengisa ulwazi lwabo beluhambisa emuntwini wonke ukuthi umuntu wonke abekwazi ngembangela zemikhuhlane etshiyeneyo kanye lokuyivikela kwazo siyalincoma siyalibuka

Kuqakathekile kakhulu ukubana abantu befundiswe ngezempilakahle ngoba kuyimpilo yabantu, abantu banqotshiswe imikhuhlane etshiyeneyo. Siyalibonga bezempilakahle ngoba umkhuhlane uthi ubuya siyabe sesikwazi ngendlela zokuzivikela okunjengabo cholera, okunjengediarrhoea konke lokho liyasazisa kungakafiki.

Siyabonga kakhulu omongikazi kanye labezempilakahle ngokufundisa abantu abanengi ngokuhlanzeka kanye lemikhuhlane etshiyatshiyeneyo babekwazi ukwenzela ukuthi baze bakuphile khonokho abakutsheliweyo ngoba ukulindela ukuya esibhedlela ngenxa yokubani sugula akusebenzi akusizi.

Amanzi ayimpilo. Kuqakathekile njalo ukubana sigeze izandla zethu ngamanzi agelezayo, sifake isepa, sigeze kakhulu, ngoba kunengi esikubambayo, njengabantwana bayabamba imiduli yama toilet, bayabamba phansi, kanye lathi siyabaingelelana, sitshintshane imikhuhlane etshiyeneyo. Kuqakathekile njalo ukubana sigeze izandla zethu zitshene.

Kwebantwini abazithweleyo kumele sibekwazi ukudla okumele sikudle okuzakhulisa kuhle umntwana. Nxa umongikazi ekutshela ngokudla akumelanga sibe lempikiso kumele silandele lokhu esikutshelwa khona ngoba senzela umntwana ophakathi ukuze akhule kuhle abelempilo enhle.

Lowo lalowo umuntu ulelungelo lokwenza akufisayo empilweni yakhe. Abantu abatshiyeneyo balezifiso zabo. Ubandlululo Luba lukhulu nxa sibandlulula abantu kodwa bangekelwa besenza abakufunayo kubalulekile.

Kuqakathekile ukuhambisa abantwana ukuyahlatshwa lokuyathontiselwa. Inengi lethu omama sizwa ubuvila lapho okumele sitshelwe khona ukuthi sibuye labantwana thina siba lesidensi asihambi labo kodwa nxa umntwana segula njalo sokuluhlupho lwethu futhi sesiphinda sisole bona omongikazi.

Imikhuhlane ebuya ngokuthelelwana., ngasemoyeni. Kuqakathrkile ukuthi ivikelwe. Sibonga abaphathi bezempilakahle, abasilungisela into ezinjengama masks. Ukubana bavikele kakhulu. Lokhu kwenqabela kakhulu, imikhuhlane leyi ethelelwana ngomoya.

Abazali abalezingane ezincane bayakhuthazwa kakhulu ukubana abantwana bagqokiswe izigqoko kanye lengubo okukhudumalayo ukuze umntwana engangenwa ngumkhuhlane etshiyeneyo, bayakhuthazwa njalo ukulungisa impahla zabantwana bengakabelethi.

Kulizwe ngelizwe kulemithetho etshiyeneyo efakwayo. Bakhona abalandelayo, bakhona njalo abangalandeliyo imithetho eyabe ifakiwe. Intsha kathesi isikhethe lokhu abakukhethayo, kunganani lokuthi abazali bathini. Sebezenzela lokhu abakufisayo. Kanti kungathiwani!

Akulanto enhle njengothando. Nxa uthandiwe konke ukwakho ukubona kubalulekile kakhulu, kuhamba kuhle, uhlala ubobotheka lomzimba wakho uyatshintsha. Kodwa nxa selicabangile ukubana litshade okokuqala yikuyahlolwa indaba zemacansini ukubana imizimba yenu iminjani lokhu kuyathokozisa wonke umuntu.

Ekukhuleni kwethu silemithetho esiyiphiwa ngabazalii bethu kodwa okumangalisayo yikut nxa sesikhulile sesitshintsha ugwalo lapho esifundiswe khona sesilandela owethu imicabango kodwa kungathin thiwani yikho okuyabe sekukhona kodwa eskhathin esinengi sicina sizwisa abazali bethu ubuhlungu

Kuqakathekile kakhulu ukubana omama nxa sesilezingane ezincane siqakathekise ukuhlela kuhle ukuzala kwethu abantwana ngoba kubuhlungu kakhulu ukuthi namuhla kulumnyaka ulomunye umntwana, kwelizayo njalo. Hatshi asizamenini ukubana sibe lohlelo oluhle ekuzaleni abantwana.

kubalulekile kakhulu ukuhlola imukhuhlane etshiyeneyo ukuzeuhlale ukwazi oyikho khona imikhuhlane yenxilazi iqede abanengi ngenxayokuthi bebengasazi isimo sabo kuhle ukubakwazi isimosakho ekuqaleni ukuze uzivekele kungabuhluphi kwelakusasa

Kuyabongeka kuyathabisa kakhulu, ukuthola abenina bethola okokwenza empilweni. Ekuthungeni kwabo abanengi bathola ukubana into abazithungileyo sebezithengisa bathole ukuphila empilweni, bathole imali zokudla, bathole imali zokubhadalela abantwana esikolweni.

Khona ukuzala yinto enhle kakhulu ekuthazwa nguzulu. Kuyathokozisa kakhulu ngoba sisithi abantwana yibo abangani bakho kodwa kukhona lapho okuba khona ukuthi hayi akusamelanga. Sokumele sizivikele. Sihlatshwe amainjekisheni anjengaboDepo, oNoplant ukuze silungise imuli zethu kuhle hatshi ukugcwalisa iguma.

Kuyathabisa kuyajabulisa kangaka nxa ubona umama ebobotheka kangaka. Ukubobotheka kwakhe lokhu kwenza lomntwana akwanise ukudla lokhu ayabe emele akudle, ezwe laye elangathelela ukudla. Sikhuthaza kangaka bazali ukubana siphekele abantwana ukudla badle basuthe, batshona besuthi nti.

Umkhuhlane wengculazi wawusesabisa kakhulu. Kwakungatholakala umuntu olengculazi esenyanyeka, engakhanyi ebantwini . Abantu bededela kuwo ukuba bahlale laye. Kodwa ngalezinsuku kuqakathekile ukubana umuntu ahlolwe azibone ukuthi usesimeni siphi ukuze anqabele lowomkhuhlane.

Omama abazithweleyo kuqakathekile kakhulu ukubana nxa suzithwele uhlale usiyahlolwa ngudokotela, uhlale usiya hlola ngumongikazi. Abanye abakuthakazeleli lokhu, ucina uhamba isikhathi sesiphelile usisizwa ubuhlungu ikanti kumele lokhu okuzwisa ubuhlungu bakubone masinyane.

Kubalulekile kakhulu ukubana nxa kulemidlalo etshiyetshiyeneyo abantu behambe beleFirst Aid Kit. Lokhu kuyancedisa ikakhulu emuntwini olimeleyo ngoba kukalutshwana ukuthola ukuthi inguqu iphele kungekho olimeleyo kodwa nxa lileFirst Aid Kit yenu hayi kuyanceda kakhulu.

Akulanto enhle enika impilo enhle njengokuzivoxavoxa. Ukuvuka ekuseni ugijima kwenza umzimba wakho ubelula kwenza impilo yakho ibenhle okwedlula ukudla okuhlanzekileyo. Lokhu siyakuthabela engani lowo lalowo engavuka ekuseni egijima.

Ukudla ukudla okuhlanzekileyo okwakha umzimba akusikho khona kodwa okukhulisa umzimba kodwa lakho ukuzelula kuyaletha injabulo lentokozo emzimbeni. Umzimba ukhula ubuthakathaka. Ukhula ulejwabu elihle. Ngakho siyakhuthaza wonke umuntu ukubana azelule izikhathi zonke.

Amanzi ayimpilo aletha ukuthula aletha ukuphumula lokuthokozisa emuntwini wonke ukomela amanzi kubuhlungu kakhulu ogijimileyo engawanatha amanzi uzwa ekhululeka isikhathi sonke ngakho asinatheni amanzi kakhulu silandele izixwayiso esiyabe siziphiwe ngamanzi.

kuyinto enhle kakhulu ukuthi emidlalweni etshiyeneyo kube lemithi yalabo babantu abadlala leyomidlalo ukwenzela ukuthi nxa engalimala kumele kube lemithi eseduzane ukwenzelaukuthi ikusasa laba livilekelwe ngenxa yokuthi sebengalibala ambhonzo nxakungela muthi eduzane.

Khona uku exesayiza nje kungumuthi, akukho omunye umuthi odlula lapho, siyananzelela ukubana imikhuhlane eminengi ibangelwa yikunga ekisesayizi. Siyazihlalela kucine kusiba labo BP, susiba labotshukula. Asizameni ukugijigijima, asizameni ukwelula amathambo ethu

Amanzi yimpilo asingeke saphila singelawo ,ogijimileyo udinga wona .Obedlala ibhora udinga amanzi okunatha , atshengisa kakhulu ukuba nxa singelawo impilo yethu ibanzima kakhulu.

Kwezempilakahle imithi yesintu iqakathekile kakhulu kumele siyilondoloze ngamandla wethu wonke. Nxa singakhangela izihlahla zeganga, izihlahla ezilinywayo ekhaya ziqakathekile kakhulu zifuna ukulondolozwa ngokuthelelwa, ngokuhlakulelwa kanye lokuprunwa.

Imithi yesintu ingani sesiyithatha kancane mbijana sesikhohlwa ukuba yiyo leyo eyalapha okhokho bethu. Okhulu bethu bebesebenzisa yona kanye labobaba bethu. Yayiselapha umuntu elunywe yinyoka wayengagijimi esiya esibhedlela, wayeqala afakwe umuthi wesintu ethi efika khonale awu, selaphekile.

Kudala ngangicabanga ukubana ichena liphiwa inkukhu kuphela ngamangala ngisizwa inyongo ngilayelwa lelo chena hatshi! ngabona sokunganeno kakhulu, imithi yesintu iyelapha .

Imithi yesintu igcwele kuzozonke izindawo. Nxa abanengi siyikhangela sibona nje ingasilutho. Kodwa nxa ungawuthatha uwelaphe nje umkhuhlane owodwa yikho lapho obona ukuqakatheka asilondolozeni imithi le yesintu.

Imithi yesintu iyelapha, iyelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Lowo lalowo kumele alondoloze imithi leyi ngoba kusasa izakulapha ungezwa kuhle, izakulapha umntanakho izakulapha ingane zakho izalapha kanye labazali bakho.

Isihlahla sechena sesincede abantu abanengi kakhulu. Ngesikhathi abantu begula sasingakunanzeleli kakhulu ukuthi ichena liyelapha. Sasijayele kuphela ukulisebenzisela enkukhwini yikho lapho esasibonela khona ukwelapha kwalo. Ikanti nje lebantwini liyelapha kakhulu. Ozwa ikhanda, ozwa inyongo, ozwa isisu konke hayi sesibona lona icena lisisebenzela.

Imithi yesintu isetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo kumele umuntu abekwazi ukuthi umuthi lowu usebenza njani lokhu kuyasincedisa ekulapheni ngoba ukungalandeli izixhwayiso kwenza senze okungayisikho okumele sikwenze

Lapho esihlala khona emakhaya, kuyakhuthazwa ukubana sihlanyele izihlahla ezitshiyeneyo ukuze sithole imithi engaselapha. Ikakhulu loba izithelo zeganga ziyafunakala njalo ukubana sizigcine ngoba lazo zihlanzekile ziyasenza imizimba yethu ihlale itshwaphulukile .

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ifuna ukulondolozwa ngulowo lalolwo ungazitshela enhliziyeni yakho ukubana umuthi lowo ngingakhipha kanti pho nxa uzalapha omunye ke. Asilondolozeni imithi yesintu singawudilizi singawukhiphi sibekwazi ukubana ililifa lethu.

Inengi lethu sithatha imithi yesiNtu siyenze njengeyokwelapha izinto ezingabalulekile kukanti kuqakathekile ukusebenzisa leyi mithi yesiNtu ngoba iyelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ombilaphi oqolo okunengingengi mele siyilandele leyi mithi

Icena alelaphanga nkukhu kuphela, kwala nje lebantwini liyelapha njalo. Kulantu abanengi ababulawa ngumkhuhlane wenyongo, abanengi sebeyelaphekile ngenxa yecena leli. Siyalikhuthaza ukuthi ngabe kuyenza ,wonke umuntu abelalo alilime lapho akhona.

Sidinga abantu abazafundisa intsha yethu ngokuqakatheka kwemithi yesintu ngoba bona bakubona kungaqakathekanga kakhulu bakutshaya nje indiva. Babona angani yikudlalisa isikhathi, ikanti kuyelapha kakhulu.

Akumelanga sikhangelele phansi imithi yesintu. Imithi leyi iyelapha izinto ezinengi kakhulu. Kuyajabulisa kakhulu ngoba lokhe silabo abasixwayisayo abasiqondisayo ngokuthi imithi leyo iyelapha njani njalo amabizo ayo athiwani.

Inengi khona sinanzelela ukubana hawu ingani imithi yesintu iyelapha ngenxa yokubana khathesi isihlanganiswa sifakwa emambodleleni, nxa yayiyodwa ihlezi nje yayisethusa kakhulu ukuthi kathi leyi mithi kuhamba njani. Sasisesaba lokuyidla, lokuyinatha kodwa okwakhathesi sesiyisebenzisa.

Khona ukudla kuhle kuyakhulisa imizimba yethu, kuyenza amajwabu ethu abe buthakathaka, abebutshelezi abe mahle. Asidleni kuhle, asidleni ama fruits, amabanana ama pine apple ayadingakala kakhulu ukubana siwadle. Nxa ungenelisi ukuwathenga, zikhona izithelo zeganga ongazidla ubone umzimba wakho lawo utshwaphulukile.

Ekuhlanyeleni kwethu amaluba lezihlahla sihlanyela nje singayazi ukuthi ziyelaphani. Siyacela njalo siyanxusa labo abalolwazi ukuthi basifundise ukuyenzela ukuthi singaba lodubo sikwazi ukuzisebenzisa.

Ngesikhathi sethu sokukhula besinatha itiye. Ihololo. ibethandeka ngokhulu labobaba bethu besebenzisa amahlamvu esintu. Lamahlamvu kazange alethe ukugula okwakhathesi abantu sebesizwa ubuhlungu ngokutshaywa ngamakhanda.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu kuzulu wonke. Intsha yakhathesi isisesaba lokusebenzisa leyomithi kukanti bengazi ukubana hatshi thina ekukhuleni kwethu yiyo esakhula ngayo .Imithi enjengabosihaqa sasisithi singayinatha sasingezwa ukugulagula labontolwane babesilapha kakhulu njalo siyakhuthaza ukuthi asibuyeleni emithini yethu yasendulo.

Phela kudala sasibona imithi enje sihle siyesabe sicabanga ukuthi yinyanga, sihle siyesabe ukuyafika sithi inyanga leyi izangenzela okungayisikho ikanti ngitsho imithi leyi iyelapha, kumele siyazi siyifunde silangazelele njalo ukufunda.

Thina phela esikwazi ngakho yikuthi inyosi ziletha uluju, uluju esizidlela lona sizikholisela uluju lolu siyakwanisa ukulufaka esinkweni sikholise sidle asikwazi lokuthi kanti uluju lolu luyelapha futhi, sikwazi nje luselapha iphepha. Kunengi kakhulu okulatshwa luluju lolu kuyathabisa kakhulu ngoba imizimba yethu iyaphinda iselaphe njalo.

imithi yesintu iqakathekile kakhulu kuzulu wonke leyi mithi kumele sibekwazi ukusetshenziswa kwayo kumele sibekwazi ukuthi ilaphani iyaselapha imikhuhlane etshiyeneyo kudala abantu babengakhali ngoqolo babengakhali ngenyawo ngenxa yokuthi konke lokhu babekwazi ukubana kulatshwa njani kodwa okwakhathesi sihlala sikhalakhala ngemizimba ngenxa yokubana imithi yesintu sesayekela

Imithi yesintu sincede uzulu wonke jikelele ngoba ngaleyi mithi abantu bayelapheka izikhathi ezinengi ukuyilandela ukuyisebenzisa kwenza abantu belapheke ngcono ngakho ngiyakhuthaza ukubana abantu asilandeleni imithi yesintu leyi sizabona impilo zethu zihlala zihlanzekile.

Kuqakathekile kakhulu ukulima imithi yesintu imithi leyiiyasinceda ezintweni ezinengi ezitshiyeneyo lapho sisizwa oqolo sisizwa onyawo asihlupheka ngoba sikwazi ukubana asithengi kodwa kusuka lapho esilime khona.

Siyabonga kakhulu kwabezempilakahle elasidingela amambodlela owokufakela imithi etshiyetshiyeneyo. Abantu abanengi babesesaba ukusebenzisa leyi mithi nxa isuka egangeni bengayizwisisi. Kodwa nxa sihlanganisiwe sifakwe lapha, hatshi abantu sebethenga kuhle.

Imithi yesintu ilokudeleleka okukhulu siyabonga kwabezempilakahle ngoba kwakusibanzima ukubana umuntu nxa engena iganga afike adobe ugatsha esithi uzolapha kodwa kathesi nxa sihlanganiswa sifakwa embodleleni abantu abasakunanzeleli ukubana isuka egangeni sekubona nje kuligabha.

Kuqakathekile kakhulu ukubana silondoloze iganga kungenxa yalokhu ngenxa yokuthi sithola lapha imithi eselaphayo imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Nxa kungatholakala abantu begamula izihlahla lezi yikuphambanisa indalo okwenza njalo siswele lemithi engaselapha.

Imithi yesintu idelelekile kakhulu kodwa nje iyelapha. Inengi layo liyaxhwathiswa, inengi liyagigwa njalonjalo. Siyalibonga bantu bendulo, ngokusifundisa limithi. Sesilaphekile ezifeni ezinengi kakhulu. Sizayala silapheka njalonjalo.

Yona imithi yesintu yiyo eyasikhulisayo ekukhuleni kwethu, isikhulise kahle kakhulu. Besilatshwa yimithi leyi, isilumo esiyabe sibheda ngazo zonke indlela abanye bayanathela amaphilisi singathuli, kodwa ukuphiwa nje umuthi wesintu, awu! umuntu selaphekile khonapho khonapho

Yikho nje abantu basendulo betshiyene labantwana bakathesi. Abantwana bakathesi ukumfuqa nje uhamba esiyawela le kodwa kudala kwakusiba nzima. Lokhu kwenziwa yikutshiyana kokudla osokudliwa kathesi lolwakudliwa endulo okwaku sakha umzimba. Kathesi abantwana sebe dunula otshokholethi, amabhisikiti awu bantu bazali asibuyeleni ekudleni kwethu kwendulo.

Kumele sikhangele, sikhangelisise ekuthengeni kwethu imithi. Imithi eminengi ezisetshenziswa khathesi itholakala emithini yasendulo, emithini yesintu, ihlanganiswehlanganiswe ukuze ilaphe abantu. Imithi le iyelapha kakhulu.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu. Mihle ngoba abanengi bayazilimela, eminye imithi njalo iphuma yodwa egangeni. Lokhu kwenza kube lula. Akulaskhathi sokuthi angilamali yokuyathenga amaphilisi. Yikuzingenela iganga uzidobhele umuthi wakho, uzelaphe.

Phela ekukhuleni kwethu sasingakwazi ukubana ichena liyelapha izinto ezinengi ezitshiyeneyo hayi khathesi sesikubambile kakhulu ukubana ichena liyelapha liyelapha ezinkukhwini lelapha njalo lebantwini lokhu kuyasijabulisa kakhulu.

Ezinye izihlahla lamaluba esiwakhangelela phansi asikwazi ukubana ayelapha kuqakathekile ukubana silondoloze imvelo yethu singathandi ukugamugamula, uzathi ugamula kanti ubulala umuthi lapho okumele uthole usizo khona, asilondolozeni emvelo yethu.

Imithi yesintu yasilondoloza kakhulu ekukhuleni kwethu wawuthola ukuthi umuntu engaze kuthiwe ulunywe yinyoka kukhona okwenzakeleyo sasigijima siphiwa imithi enjalo sekuhlukene lokwakhathesi ukuthi akula okwazi ukuthi umuntu engalunywa yinyoka enje uyenza njani uqonda ngaphi. Ikanti ke imithi yasinceda ukukhula kwethu kakhulu.

intsha yethu isisesaba ayisathembi ukubana leyi imthi yesintu iyelapha nxa bebona ugatsha olunje bayesaba batshaywa luvalo bacabange okungayisikho ikanti leyi mithi iqakathekile kakhulu sakhula silatshwa ngayo lakhathesi lokhe iselapha

Into nje ehlekisayo yikuthi lapho esihamba khona uyezwa umuntu ebubula ngezinyo, abubula ngezinyo akhale eselindile ukuya likhitshwa kodwa kudala babengakhiphi amazinyo lalize libole kusetshenziswa imithi yesintu.

Imithi yesintu ikhangelelwa phansi kakhulu. Inengi labantu, ikakhulu abasakhulayo, bayesaba, bengabona ugatsha lungena endlini sebecabanga ukuthi sengizoloywa, ikanti ngitsho yikuyelapha imikhuhlane eminengi etshiyatshiyeneyo.

Lapho esihlalakhona kuqakathekile ukubana sihlale silezihlahla ezitshiyatshiyeneyo. Uyamangala egumeni ukuthi kuze kuswelakale isihlahla esisodwa nje, banengi abahlanyela amagwava banengi abahlanyela amamengo, amagum tree endaweni ezitshiyatshiyeneyo. Amapalm tree, asihlanyeleni siqakathekise indalo yethu.

Silokucela okukhulu kakhulu ukubana nxa sifundisa, nxa sisiba lama khampeyinzi, kubekhona njalo ofundisa ngokuqakatheka kwemithi yesintu, ukuze kubelula kwabatsha bethu, ngoba lokhu abakakuzwisisi kangako. Abakwaziyo khona yimithi abayithenga kumafamasi, ukuthi ivelele ngaphi abakuzwisisi.

Izihlahla ezinengi sasisithi singazibona siphombu kuzigamula singelani lazo .Kodwa siyabonga kwabezempilakahle .Asebesitshengisile ukuthi izihlahla lezi ziyelapha .Ziyelapha imikhuhlane eminengi .Ngike ngaba lobuhlungu ngezinyo kodwa hatshi ngathi nginatha imithi etshiyeneyo lahle lathula zwi .

Pho sebayaphi abadala ababesifundisa ngemithi yesintu. Sasikwazi ukuba ungangena laye iganga, uzatshel'ukuthi lo muthi uyelapha lokhu lalokhuyana. Kwakusinceda kakhulu empilweni zethu, ngoba kwakusilaphela imikhuhlane eminengi efanisela njengabo zinyo.

Abendulo babekwazi imithi etshiyetshiyetshiyeneyo. Babelondoloza izithelo zeganga. Babelondoloza konke abakuthola kuzihlahla egangeni. Kanye lemagumbini abo. Bekwazi ukuthi kuyelapha, kodwa intsha, yakhathesi isigamugamula. Sicela ukuthi silondoloze.

Nxa sicabanga ukulima, sicabanga ukulima umumbu, sicabange ukulima imibhida sicabange kanye lamatamatisi. Siyaphinda sikhohlwe kakhulu, kulabantu abanengi abahlanyela imithi esingananzeleliyo ukubana yimithi laba bantu siyababonga kakhulu ngoba sebesincedile ekulapheni imithi etshiyatshiyeneyo.

Ukukhula kwethu lokhu sikhule ngemithi yesintu. Imithi yesintu iqalathekile njalo iyelapha, iyalungisisa okunengi. Intsha yethu ikhuthazwa ukubana iphikelele isebenzisa imithi le yesintu ukwenzela ukuvikela imikhuhlane eminenginengi.

Ukulondoloza izihlahla zethu zeganga kubalulekile kakhulu ngoba kuvikela thina. Nxa singakhipha izihlahla lezi kanti sizalapheka njani. Kumele sibekwazi sibone ukuqakatheka kwezihlahla ngoba ziyasisilisa.

Asilondolozeni imithi yesintu. Leyimithi inceda thina akula omunye umuntu emncedayo kodwa thina. Imithi le isiyelaphe abantu abanengi kakhulu. Uyezwa umuntu esithi, "Awu bakithi ngiyabonga ngangisizwa iqolo kodwa okwakhathesi ngathola okwangelaphayo. Awu bakithi ngangisizwa ngingaphilanga kuhle esiswini kodwa hayi icena langelapha kakhulu. Asilondolozeni.

Abatsha baphinda besabe nxa bebona ugaja olunje lunje, baya sebesaba becabanga okungayisikho bengazi ukuthi hatshi, imithi le iyelapha kakhulu. Imithi le yesintu iyasivikela endaweni ezitshiyatshiyeneyo. Ukudla kwethu okwesintu kuhle kakhulu.

Emakhaya ethu silamaluba lezihlahla esingaziyo ukuthi zisebenza njani .Sicela abayaziyo, abalolwazi basifundise ukuthi amaluba lezihlahla lezi ziyelaphani ukwenzela ukuthi sibe lolwazi.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu lyasinceda emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo. Siyelapheka ngayo. Etiye ukhona owetiye. Elambazini, ukhona owelambazi. Kasiyisebenziseni leyimithi. Ukuze sigcine kuhle impilo zethu.

Isihlahla sechena sesilaphe izinto ezinengi kakhulu , isisu siyelapheka , inyongo iyelapheka okunenenginengi kuyalapheka kanye lekhanda , sasicabanga ukuthi liyelapha inkukhu kuphela kanti hatshi asililondolezeni lelichena , abantwana bakhathesi abasakwaazi uyathola beligamula kungayisilutho nje kubo

Kuqakathekile ukulondoloza izihlahla zethu phela yikho lapho esithola khona imithi yethu yesintu, yikho lapho esilapheka khona nxa singadiliza sibhidlize leyo mithi sizatholakala njani sizancedakala njani asilondolozeni amaluba kanye lezihlahla zethu ngoba kunceda thina

Amaluba ethu thina sesiwazi ngokuphombukucecisa kuphela asisakwazi okwakusenziwa endulo siyabonga kulabo abasitshengisayo ukubana amaluba esiwabonayo lawa manye siwakhipha kanti alapha imikhuhlane etshiyeneyo. Asilondolozeni ukuze sikwanise ukwelapheka.

Endulo besingakwazi thina ukuthi umuntu engalunywa yinyoka kuyazwakala ukuthi hayi umuntu kasekho bekungekho lokhu, bekusithi nxa umuntu engalunywa kubekhona abaziwayo abalaphayo lokhu kuyajabulisa kakhulu. Siyafisa ukubana abantu abanjalo bafundise wonke umuntu ukuze sibekwazi.

Ekukhuleni kwethu kwakujabulisa kakhulu sasisidla ibhobola, amathangà lolude. Kathesi abantwana sebefuna inyama. Alikwazi bantwana ubunandi obusekudleni kwesintu njalo kubalulekile kakhulu.

Ekukhuleni kwethu sasifakelwa intolwane kulambazi lethu lekuseni , wawungeke wezwa ukukhala kwesisu kodwa okwakathesi ngenxa yokubana sesikwenqabela sokusenza sibe lemikhuhlane engapheliyo.

Ukulima kuyinto eqakathekileyo kakhulu sisakhula thina sasingakuthandi ukulima sasibona engani abazali bethu bayasisebenzisa kakhulu. Ikanti ngitsho kathesi sokusimangalisa ukubona aah abantu abalimayo yibo abaphumelelayo njalo kakhulu bayakwazi lokulima ukucina kufunwa ngabantu futhi.

Isifiso sami ngesokuthi ngabe khona kuyenza ngabe lowo lalowo emzini wakhe uthola ichena angalihlanyela ngoba liyelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo Ubuhlungu benyongo yami ngasenginathe amaphilisi kakhulu , ngathi nje nginatha amanzi echena hatshi ngaba nganeno

Ngangingazi ekukhuleni kwami ukuthi uyathola ukubana amahlamvu etiye uyawathola njalo ezihlahleni zeganga. Khona itiye yakhona ibamnandi. Ngakhona ungayihlanaganisa lochago hatshi uyezwa angani ungaze uziqhume ulimi kakhulu. Siyabonga ngendlela abantu abangcina ngayo indawo eyimvelo yethu.

Sekukula emuntwini wonke ngenxa yokuzilimela wedwa imithi yesintu leyi ezangceda wena ingcede ingani zakho ingcede kanye lozulu wonke kuyakhuthazeka ukuthi abantu bezilimele imithi leyi eyesintu ukuze abantu bengathwali nzima

Ukucela yikuncitshwa ongaziyo ngemithi yeganga akazi lutho imithi leyi iyelapha okunengi banengi abantu abakhala ngezilumo, banengi abakhala ngamazinyo sebenathe amaphilisi baze bekela kodwa abangakwaziyo yikubana imithi le eyesintu iyelapha okudlulisayo kakhulu

Kulemithi emila lapho esingacabangeli khona, njengasemadwaleni. Leyimithi siyandise ukubana sitshiyane layo singakwazi ukubana iyelapha. Kuqakathekile kanganani ukuba siyilondoloze leyi mithi, ngoba iyaselapha emikhuhlaneni eminengi.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba singakwazi ukubana isebenzani izikhathi ezinengi asila ndaba lakho kodwa ekucineni kwakho konke mzukwana uzagula yikho lapho ozobona khona ukuqakatheka kwayo asiyilondolozeni ngoba iqakathekile.

Kuqakathekile njalo kubalulekile ukulandela izixwayiso eziyabe ziphiwe ngendaba yemithi yesintu. Ukulandelwa kwayo kwenza ukuthi ukulapheka kube lula kulowu ongezwa kuhle . Ngoba nxa ungayilandelanga kuba kubi esikhathini ezinengi.

Izithelo zeganga ziqakathekile emuntwini wonke kumele umntwana lolalo athole isithelo seganga akubaluelekile ukuthi uzathi wena awenelisanga ukuthenga apple zinengi izithelo zeganga ukuthi uyakwanisa ukuhamba uyezithatha oxhakuxhaku bakhona lokhu ukudla okunjengabo ovacado kanye lamavegetables kuyenza imizimba yethu ikhule ihlanzekile.

Siyakubongela kakhulukazi ukubana abantiu sebekwazi ukulondoloza imithi yesintu kudala imithi leyi yelaphe abantu abanengi kodwa nje sesikutshaya indiva kodwa okwakhathesi siyalibongela siyacela siqhubeke kakhulu silondoloza indlela yethu

Kuyadingakala ukubana kubekhona abafundisa ngemithi yabo yesithi. Ngoba inengi lethu asikwazi ukubana isebenza njani Edinga ukuxwathiswa thina siyayigiga, edinga ukugigwa thina siyayixwathisa, hayi lokho kufanele sibekwazi.

Kuqakathekile ukulondoloza imithi yethu, ukulondoloza amaluba ethu ngoba lapho esithola khona ukwelatshwa lula. Lokhu sikubona ngokubana okudinga ukuthelelwa asikutheleleni, okudinga ukuhlakulelwa asikuhlakuleleni. Lapha silondoloza impilo yelizwe lonke lethu.

ukuzigcinela imithi yakho yesintu njalo uzilimela kuqakathekile kakhulu lokho kubalula ikakhulu nxa ungagulelwa loba omunye egula ulakho ukumnceda kusuka kulokho okulimeleyo sokutshiyene kulokuyathenga ezindlini zokuthengisela imithi